Noba la are a vɔgle boma ba zu poɔ kyɛ tɔɔre mine ba nuuriŋ ka noba are ba lomboe sɛŋ ka kaŋa meŋ are su kpare nuwogri kyɛ seɛ kuri gbɛwogri meŋ ka die are a kaŋ puoriŋ kyɛ ka o kyaare kaŋa meŋ nimitɔɔre.

Pɔge ne pɔge la are le zutare ka kaŋa zeŋ kyɛ ka kaŋa are ka ba maala seemaa ka kaŋa dɔɔnɔ a boma kyɛ ka ba leɛ ba puori a kyaari a yiri kyɛ ka kuru meŋ are ba lombori sɛŋ.

Noba la kyɛnɛ pɔgeba ne dɔbɔ ka a pɔgeba su ba kaaya a toɔra ka a dɔbɔ meŋ su ba deme a toɔraa ka a e bompeɛle kyɛ ba leŋ a bompeɛle mine meŋ ba zu poɔ ka teere are a ba lombori sɛŋ kyɛ ka ba kyɛnɛ a sori zu..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

Pɔge la zeŋ le zutaraa o zu poɔ dakogi zu kyɛ pɛgle rɔba pɛlaa ne o nu kyɛ ka bondimaale boma biŋ o lombobo gyili kyɛ k'o leɛ o puori a kyaare a yiri ka boma dɔgle laa poɔ a vūū zu poɔ kyɛ ka kõɔ biŋ o lomboriŋ.

Dɔba la tuo boma kyɛnɛ koɔ poɔ k,a kaŋa tuo orɔba ne a boma kyɛ su kparezeɛ a de kparedɔlee meŋ su eŋ poɔ ka kaŋa meŋ su kparelee kyɛ ka kaŋa meŋ pɛgle kabege a be a ba puoriŋ ka teere yi te are a ba puori seŋ.

Die poɔ la ka dɔbɔ zeŋ dakogri zu kyɛ ka ba mine are waa yaga lɛ derɛ enfuoni a die poɔ ka a die dakogri a taa vaare waaloŋ.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la are pultaa. Ka dɔbɔ banaare zeŋ teŋe kyɛ ka ba kyɛlɛ na zaa are deŋdeŋe. Ba mene su la boŋ wogre ka ba mene meŋ su kparo nu wogre kyɛ ka a pɔgɔ kanga de boŋ vogle poɔ o zu.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

Pɔge la zeŋ teŋɛ boma su kyɛ vaare wagyere kyɛ leɛ ba puori kyɛ ka ba niŋe a leɛ kyaare enfuoni bommeɛraa ka vuuni nyige kyaani a zie.

Lɛgebie la ka ba eŋ boma poɔ a biŋ kyɛ de mine meŋ yagle kolbaare poɔ a eŋ kolbaare poɔ biŋ kyɛ de mine meŋ a yagle toma zu ka a taa vaare kyɛ naŋ taa ŋmama meŋ.

Dɔba bayi la a toŋ walenten booti, ka kaŋa su kpar nuwogiri ka a e doɔre kyɛ ka kaŋa. meŋ su bon sɔglɔ kyɛ de a bon doɔre kaŋa su eŋ poɔ ka vʋʋ nyigi a ba zupili poɔ. kyɛ ka tupori a wa kpɛ a bogi eŋɛ ka ba kyɛne.

Dɔbɔ ne pɔgeba la ka a pɔgeba mine gyere wagyɛ sɔglɔ ka dɔbɔ mine meŋ gyere a wagyɛ sɔglɔ kyɛ ka ba mine meŋ gyere mine a ba e sɔglɔ ka a dɔɔ kaŋ taa gaŋgadaare ŋmeɛrɛ.

Engioni poɔ la ka noba tuo boma kyɛ seɛ bompeɛle ba ba su kparre ka ba mine meŋ be enfuoni poɔ maale ba zu kyɛ su bonwogri ka ba mine meŋ a su bonwogri kyɛ leɛ ba puori a kyaare bondoɔ kaŋa a enfuoni poɔ.

Die poɔ la ka tabol pilaa a biŋ ka boma dɔgle a tabol zu kyɛ ka tebilee me be a die koglaa kaŋ eŋɛ ka ba de niŋsaala eŋfupni mare a daŋkyine eŋɛ ka dakoge bɛroŋ kaŋa meŋ biŋ a daŋkyine kaŋa eŋɛŋ.

Kataweɛ paati deme la a taa a kataweɛ fiilakere a zage ka a do kyɛ ka ba su a kataweɛ paati kpare ka ba mine vɔgle zupile kyɛ ka mine zage ba nuure ka a do ka ba ŋmeɛrɛ ka ba mine meŋ peɛlle boma.

Tabol la biŋ ka magdalee ane kɔmpeta ane kɔpore bompeɛle a biŋ ka tabol meŋ waa sɔglaa kyɛ ka lapetɔpe meŋ yuo dɔgle a tabol zu.

Koɔ noɔreŋ la ka tewogri ard kyɛ ka a seere e peɛle ka neɛ gaŋ kataweere pulliŋ kyɛ ka ba mine meŋ gaa te zeŋ moore kataweɛ meŋ poɔ.

Die poɔ la kaa die poɔ waa pilaa lɛ la dakogro biŋ gyamaa lɛ ka tabol meŋ biŋ sɔgsɔgliŋ kyɛ ka na mare eŋfuomo ata a daŋkyen kaŋa eŋa kyɛ ka vuu kyaane a die poɔ.

Saseɛ boŋ zoraa la teŋɛ sɔga ka neɛ yi o poɔ Sucre waana ka noba yɛre boŋ ane wopeɛle ka ba mine vɔgle zupile ane pɛmɛ ba zure poɔ kyɛ ka ba derɛ o enfuomo taa enfuomo bondere a derɛ.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

Sitɔɔ la a are waa doɔre ka dɔba ne pɔgeba are gɔlle ka neɛ kpɛ zeŋ a sitɔɔ poɔ kyɛ ka teere meŋ are gɔlle a sitɔɔ ka kuri are a sitɔɔdoɔre puoriŋ a meŋ e kurisɔglaa kyɛ waa wogi lɛ ka noba gaa te zeŋ yiri eŋɛŋ.

Loɛ la biŋ ka saseɛ poɔ boŋ zoraa are a sensogleŋ ka a loɛ waa peɛle kyɛ ka lozeere ayi meŋ pɔlle a poɔ ka teere are golli a zie poɔŋ.

Wɛdonne la are kõɔ poɔ nyɔgema ane wɛboŋo ane walli la are laŋ taa kyɛ ka teere be a zie gyamaa lɛ ka a mine ko kyɛ ka a mine taa maara ka a mine meŋ gaŋ teŋɛ sɔga.

Neŋgyɛmaa are kyɛ ka ba mine zeŋ ka katewebɛrɛ a pɔge ba ka a dɔɔ nyɔge a pɔge kaŋ nu a puoro kyɛ ka a dɔba mine meŋ vaare wagyɛre kyɛ yɛre lɛbie a ba kɔkɔɛ poɔ.

Neŋgyɛmaa la zeŋ ka teebol kpoŋ be ba sogɔŋ ka gama ane sɛgedabilii meŋ pare ka kɔnyu kɔbilii a bebe kyɛ ka bamine su kpare nu-wogiri ka bamine meŋ su kpare sɔgelɔ meŋ paale.

Dɔbɔ la are waa gyamaa lɛ. Ka teere are ba poore seŋ. Ka bole be a dɔbɔ mene nimisɔgoŋ. Ka a dɔbɔ mene vogle zupule kyɛ ba mene meŋ ba vogle a zupule

Noba la tuoro boma ennɛ lɔɔre poɔ kyɛ ka pɔge tuo boma ne talaa ka lɔɔre dakogo kaŋa biŋ ka kyɛnse do dɔgle a lɔɔre zu kyɛ ka lɔpelaa a kaŋa meŋ are kɔge o na naŋ loori a boma kyɛ ka dɔɔ ne pɔge meŋ leɛ are kɔge kataweɛ kaŋa.

Neŋgyamaa la are dɔba ne pɔgeba ka ba mine mare wore ka ba mine pɛgele woore ka ba mine vɔgele zupile kyɛ ka yie gaa are ka kuroo kaŋa are kaa seɛ waa yɛloŋ kyɛ kaa zusoga do te waa meelii lɛ

Noɔ bayi la be die poɔ ka kaŋ vɔɔle zupile kyɛ ka ba su bonpeɛɛle ka enfuomo a mare mare a zie poɔŋ kyɛvkaa dankyime mine e peɛɛle ka kuree be a ba puoriŋ.

Bondirii la be laabili meɛraa poɔ ko e sɔglaa gyɛlɛ ane bɔɔdeɛ la be a laa bili meɛraa poɔ ka boŋ ɔɔre meŋ a bebe poɔ.

Biiri bata ne pɔge a are sori zu ka lɔɛ zoro ka teere are gɔɔ ne doloŋ zaa ka yie meŋ are gyamaa lɛ a waa yipeɛle yoŋ tɛgɛ.

Pɔgeba bata la ka bayi kaŋa are kyɛ ka kaŋa vuuni ka kaŋa meŋ zeŋ kyɛ pɛgle bie kyɛ ka ba mine meŋ bayi gaa zeŋ a puori sɛŋ ka yiri are kɔge ba ka tevaare meŋ gaa sãã a puori sɛŋ.

Yie poɔ la ka ba de taapolii pɔge yie mine kyɛ ka bibiiri ane nembɛrɛ be a be ka talaare ane bonsuuri a dɔgle boma zu poɔ kyɛ ka teere meŋ gaa are tɔɔre lɛ.

Noba la are ka kaŋa su vaare kaayaa ka a boɔra ka a yi ne vaare kyɛ ka ba mine meŋ su bonpeɛlle ka ba pɛgle boma eŋ ba nuureŋ kyɛ toore bondoɔre meŋ ba nuure poɔ kyɛ ka a teere meŋ gaa are ba puori.

Die la a are waa wogi lɛ ka kõɔ ɔŋ boŋkuri biŋ a dendɔreŋ kyɛ ka pɔge kpɛ te zeŋ a die poɔ ka kodu teere are a yiri puoriŋ kyɛ ka teere meŋ are a yiri puoriŋ.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

Pɔgebɔ bayoɔbo la tona toma ba vɔgle la kpogelo tɛɛtɛɛ ka kaŋa dɔgle kpogre pelaa kyɛ kyire boma ennɛ kuruu eŋɛ ka kaŋa meŋ ti a kuruu are ne kyɛ ka meŋ leɛ o puori kyaare a taaboore kaŋa meŋ ti a taaboo kaŋa taa.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

Nen gyɛmaa. la dɔba ne pɔgeba ka ba piri noɔ tɔree ka ba mine de bon zeɛre leŋe ba zuuri, ka ba mine meŋ su kparre doɔre, ka kaŋa su kparre sɔglaa kyɛ koɔ tɔ bonzeɛ ane bon peɛle.

Dɔba la a nyoge bon kyɛne ne kyɛ toore bon ziire ba nuure poʊ. Ka ba mene su kpar nu ŋmaara ka ba mene meŋ su kpar nu wogre. Kyɛ ka lɔe are a sori nuoreŋ a waa piɛle kyɛ ka mene meŋ e sɔglɔ.

Lodɔre la are waa yaga lɛ ka yie meŋ waa yaga kyɛ ka a noba meŋ waa a yaga lɛ ka ba mine tuo dagri ka ba mine meŋ taa kataweere kyɛ pɛgle fufuwuuri ane wuuro meŋ ka a loɛ mine meŋ waa fee lɛ kyɛ e peɛle.

Pɔgebɔ la a be taŋaa poliŋ taŋteɛ poliŋ kaa pɔge kaŋ tuo geŋteŋ o zu poɔ kyɛ de boŋ doɔ leŋ a o zu kyɛ ka mɔɔre a ne tetɛɛtɛɛ be a taŋaa lamboriŋ.

Dipelaa poɔ la ka teere sɛle kyɛ ka dakogipeɛle biŋ ka a dakogri mine meŋ biŋ waa bilii kyɛ ka tabol biŋ ka yuori a dɔgle ka mɔmaara be a yuori poɔ kyɛ ka gama meŋ dɔgle a tabol zu.

Dɔba ne pɔgeba la tɔŋ lai ata ka ba pere boma a ba nyabogriŋ kyɛ vɔgle zupile ka ba mine su ɔɔre kpare nuwogre ka ba mine meŋ su ɔɔre kpare nu ŋmaara.

Sogyare bata la are kɔge kurooloori k'o ŋmɔre kyɛ ka vūū poloro meŋ ba sori noɔreŋ ka dakoɔŋaa ne yiri kaŋa ĵ are kutoo loori lomborI sɛŋ na.

Die la are ka ba pili ne kyɛnsezeere teere be a lomboriŋ sɛŋ kyɛ ka bibiiri zeŋ ka pɔge are ba nimitɔɔreŋ ka a bibiiri mine su kpagre nuŋmaara kyɛ ka a pɔge seɛ kurigbɛwogri.

kpoŋ la zoro sori zu ka noba be a poɔ ka ba mine meŋ mare a puoriŋ ka dɔɔ kaŋ eŋ nimie kyene kyɛ suu kpaanuŋmaare kyɛ seɛkpaanu woŋere ka bibili kaŋ meŋ be a puoriŋ kyɛ kaa lɔɔre zu sogo meŋ taa duori

Dɔba la are tona toma ka ba do be kuree zu kyɛnɛ sazu poɔ ka ba mine meŋ be taaboore zu kyɛnɛ kyɛ ka ba mine sigi te be a teŋɛ soga meŋɛ ka kuree lɔɔre gaa te are a waa doɔre a ɔŋna tɛnɛɛ biŋne ka teere meŋ are.

Eŋfuoni poɔ la ka pɔge pɛgle malfa kyɛ lere soɔ kyɛ vaare wagyɛ ka a moore die be a eŋfuoni poɔŋ ka teere bebe Ka noba meŋ be a eŋfuoni poɔ kyɛ Ka wiri meŋ gaa te are teɛ seɛ a eŋfuoni eŋɛ.

Noba bata la ka kaŋa su bonpɛɛle kyɛ vɔgeli zupili ka kaŋa meŋ gbi dumo kyɛ vɔgeli a zupili kaŋa ,ka kaŋa meŋ are a kyɛ vɔgeli a zupili kaŋa kyɛ ka lɔɔre kober a biŋ ka boma meŋ biŋ koge ba.

Dɔba bayi la nyɔge a bibile kyɛ su kaaya sɔglɔ ka a bie su kpare doɔ ka ba mine meŋ ba ta a eŋ walanteŋ buutekyɛ nyɔge taa nuuri ka a kaŋa zoro o yoŋ a ba eŋ a walanteŋ buute kyɛ ka tapolii dere be a ba puori sɛŋ.

Daa poɔ la ka table biŋ waa wogi lɛ ka dakogro be a table pareŋ kyɛ ka vuunee yagle a die poɔ ka die poɔ waa pelaa kyɛ ka a sazu meŋ waa pelaa lɛ kyɛ ka tebilii meŋ be a die poɔ gaa te are waa vaare lɛ.

Pɔgɔbɔ bayi la are kyaar taa. Ka mire leŋ ka ba diɛle kaaya a mire zu. Ka teere are a ba pooreŋ seŋ na

Die poɔ la ka biiri zeŋ dakogri zu ka tebol biŋ a ba sɔgaŋ ka boma dɔgle a tebol zu kyɛ ka kaŋa zeŋ bondaare zu poɔ kyɛ ka a die lombogo mine waa peɛle.

Noba la seɛrɛ kyɛ ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka ba mine meŋ gaa te zeŋ kyɛ ŋmeɛrɛ a gaŋgaare mine meŋ kyɛ ka a teŋesɔga zaa waa salaŋsalaŋ lɛ ka ba puori sɛŋ na waa zeɛ lɛ.

Noba bata la kyeenɛ nii ka baare ayi be ba puoriŋ kyɛ ka a nii mine e naasɔglɔ ka a mine meŋ e naapeɛlle kyɛ ka peere be a lombore sɛŋ a kyɛnɛ ka moore meŋ be a gɔɔ ne a doloŋ zaa kpɛlɛŋ sogaŋ.

Dɔba la be die poɔ ka ba mine su boŋ peɛlɛ ka ba mine meŋ su boŋ sɔglɔ kyɛ tɔɔri nyabog woore a ba nyabogo poɔ ka sogyɛre meŋ poɔ puli a ba poɔ kyɛ ka boma a dɔgle a tabol zu.

Dɔbɔ la are waa gyamaa lɛ. Ka ba mene pɛgle boma are ne. Ka ba mene vuune a te boma. Ka ba mene meŋ are a te kureɛ are ne. Kyɛ ka ba mene meŋ pɛgle robare. Ka ba mene meŋ pɛgle koɔ gbɛɛ ane shavil are ne

Neɛ la do be dare zu kyɛ tonɔ tomɔ ka kaŋa meŋ do te are bone meŋ zu a yiri dampuoriŋ kyɛ ka ba bayi bata are a teŋɛsogɔ ka weelebaaro biŋ a ba puoriŋ ka teere meŋ are gɔlle ba.

Koɔ poɔ la ka noba zeŋ a nasagbori poɔ ane bibirii kyɛ ka ba mɔnɔ ka bone be a koɔ poɔ waa pelaa k,a dɔɔ de bondoɔ eŋ o kɔkɔreŋ kyɛ k,a biiri meŋ a de mine a su k,a waa bɛrɛ lɛ.

Die poɔ la k,a dakogro mine waa peɛle k,a mine waa sɔglɔ kyɛ k,a die kaŋ lambori waa pelaa ka ba eŋ kyããne kyɛ k,a kaŋa meŋ waa ka kaŋa meŋ taa bondoɔ waaloŋ.

Nembɛrɛ bata la zeŋ dakogi zu a de bibiiri bayi ka ba mare vūū ba sensɔŋleŋ kyɛ ka teere meŋ gɔleba ka a teere waa wogri lɛ ka a bie kaŋa su bonzeere kyɛ zeŋ dakogi zeɛ zu ka meŋ zeŋɛ soga kyɛ meŋ su bonwogri.

Sogyare gyɛmaa la are bonne zu ka ba de a bonne pare a kuree zu kyɛ ka kyeeme nyɔge o are ne ka ba vuune tona a kyeene toma kyɛ ka ba mine meŋ are kyɛ ka a sogya kaŋa are zage o nuure a bonne zu kyɛ ka ba lɔre meŋ gaa te are.

Noba la be die poɔ ka ba de patesa zeere leŋ ka kaŋa pɛgle yelyelbone o nu poɔ k,o peɛle o noɔre kyɛ ka kaŋa iri are su bonwogri k,a vuuro teŋɛ kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a dakogro zu poɔ.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

Biiri la ŋmeɛrɛ bɔl mɔkuoni poɔ ka yie gaa te are ka ba pili o kyɛnsezeere ka a bɔl be saseɛ poɔ kyɛ ka ba mine zoro ka ba mine zɛle ba gbɛɛ ka ba mine meŋ are.

Pɔge ne pɔgeba la zeŋ puli taa k,a pɔge kaŋa su kpardoɔre kyɛ leŋ bon o zu poɔ k,a dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ su kparpelaa kyɛ yɛre woɔ o puoriŋ kyɛ yɛre bonne meŋ o kɔkɔre eŋɛ.

Tɛne lɔɛ la are ka kuree lɔɛ ɔnnɔ tɛne ennɛ a tɛnɛɛ lɔɛ poɔ kyɛ ka birikyie meŋ a biŋ k'a lɔpelaa kaŋ are a dɔle a kuruu k'o do waa wogi lɛ kyɛ k'a lɔɛ mine yi te are a sobiri noɔreŋ ka teere are teere ayi are a sobiri noɔreŋ.

Neŋgyamaa la a bebe ka ba mine do zeŋ tɔɔre lɛ ka ba mine meŋ sigi wa zeŋ pulliŋ kyɛ ka dɔbɔ mine bata a kpogekpoge ba zaa kyɛ leŋ pɛmɛ ba zu poɔ kyɛ ka gaŋgabɛrɛ meŋ a biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Noba la zeŋ dakogiri zu dire bondirii k'a kaŋa teebol e doɔ kyɛ k'o meŋ zeŋ a dakogi zu o yoŋ tɛgɛ a su kpare pelaa k'a dendɔnore gaa te e pelaa kyɛ k'a bondirii biŋ a teebol zu.

Pɔgeba la zeŋ yaga lɛ ka dakogi kaŋa biŋ fufuliwoɔ ne wirilee a pare a dakogi zu ka a pɔgeba taa wobwobilii ka a be ba gbɛɛ poɔ kyɛ k'o mine eŋ nimikyaani k'o mine meŋ su bompeɛle.

Moŋggo teɛ pare la ka dɔbɔ are ka ba mine meŋ zeŋ ka ba ŋmeɛrɛ kaŋgaare ka ba kponzie zaa kyɛ ka boŋyeni meŋ e wogi kyɛ seɛrɛ.

Nasɔglaa la ka ba de daare mele pɔge ka noba banaare kpɛ te are a be kyɛ vɔgle zupili kyɛ ka ba mine meŋ yi te are a yeŋ sɛŋ ka ba mine vɔgle zupili kyɛ ba mine meŋ ba vɔgle a yeŋe sɛŋ na.

Eŋfuomo la ka ba mɛ kaa waa ba sɔglɔ lɛ kyɛ la zie meŋ gaa are waa pilaa lɛ kaa eŋfuomo be koɔ poɔ kyɛ la teere meŋ gɔli a zie.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la. Ka ba mene vogle zipule kyɛ ka ba mene ba vogle a zupule. Kyɛ ka ba zeg boma kaa do saazu kyɛ ka a lɔ piɛle ane lɔ sɔglɔ a gaa te gaŋ pa are a ba lombɔe sɛŋ na

Dɔba bayi ne pɔgeba bata la ka tepuuri a be kɔlbaareŋ dɔgle tabol zu kyɛ k,a dɔɔ puori waa pelaa lɛ k,a kaŋa su kparenuwogri kyɛ ka kaŋa meŋ a su bonzeɛ.

Pɔgɔbɔ la. Ka ba mene zeŋ kyɛ ka kanga are a su kparo pulaa kyɛ de kparo sɔglaa su eŋ poʊ. Kyɛ eŋ nimikyaani. Ka karata pulaa biŋ o nimitooreŋ. Ka kanga meŋ gyil are o pooreŋ kyɛ lire o nuure.

Dɔba la are ka ba mine vooni kyɛ ka lɔ pilaa meŋ gaa te are ba pouri sɛŋ ka teere meŋ are ba puori sɛŋ kyɛ kaa fɔba mine voone ɔgnɔ teɛnɛɛ ne sabolɔ.

Dɔɔ ne bibiir la. Kaa bibiiri mine are. Ka kaŋa gbi kyɛ ka kaŋa meŋ zeŋ teŋɛ. Ka dɔɔ dɔɔŋ kyɛ pɛgle bon o nu poɔ. Ka Kõɔ kolee meŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Baa noɔreŋ la ka noba are tonɔtomɔ, ba zaa toorɛɛ bontɛɛtɛɛ ba nuuri poɔ kyɛ su kpare nu ŋmaaara, ka bamine bayi a nyɔge a boma taa kyɛ ka weelbaaro meŋ biŋ ka ba taa sabolɔ kyɛ ka kõɔ meŋ gaa te gaŋ a dondoli noɔre

Dɔbɔ la are a su bondɔre ka ba mine meŋ are a ba lombori sɛŋ su a bondɔre kyɛ de wagyɛ sɔglɔ vaare ka ba mine meŋ be a ba nimitɔɔre sɛŋ ka ba niŋe kyaare taa ka ba meŋ su a bondɔre ne a bonsɔglɔ kyɛ ka ba de pateesa tɛɛtɛɛ a leŋ a zie poɔ.

Seɛbonzoraa la are waa pelaa ka noba be o puliŋ waa yaga lɛ ka ba zaa kpɛlɛŋ piri nyɔbogwoore kyɛ k,a dɔɔ kaŋa yi wa are o yoŋ tɛgɛ meŋ piri bonsɔglaa kyɛ k,o kaayaa waa o toɔraa lɛ ane ba.

Pɔge la ziŋ dakoge pilaa zu kyɛ kaa dakoge puori taa zeɛ ka ba mine meŋ ziŋ a dakog pilaa peɛle zu kyɛ kaa puori e sɔglɔ kaa dɔba mine meŋ are a pɔge kaŋ naŋ su boŋ peɛle nimisɔgɔŋ kyɛ ka boma biŋbiŋ a die poɔ.

Dɔba bayi ne pɔge la kaa dɔɔ kaŋ gaa are tɔɔrelɛ kyɛ kaa dɔɔ ne a pɔge kaŋa ate kɔŋ tabol ka boma dɔgle a tabol zu kyɛ ka taaboɔre meŋ gaŋ a zie zaa poɔ.

Pɔgeba la su bonyaayiri k,a e doɔ kyɛ tɔ zeere ka ba mine meŋ su bontɛɛtɛɛ a be ba puoriŋ tuuro ba ka kyoglokoroo gaa te are waa wogi lɛ kyɛ ka kuree poolori meŋ a ba ba ka vūū poolori meŋ ba ane a daare zaa.

Dɔɔ la zeŋ gyɛɛreka doɔ zu kyɛ pɛɛle bon o nu poɔ ka dokoge woge a biŋ kogoo ka sola a dɔɔle a be kyɛ ka bomma meŋ naŋ pare a dokoge woge zu ka ba gaa te biŋ tabol ka bomma a dɔɔle a tabol poɔ.

Dɔɔ ne pɔgeba la zeŋ ka ba mine gaŋ boma zu kyɛ ka ba yuo tiivi ka ba kaara ka vūū bilii nyege nimitɔɔreŋ kyɛ ka teere meŋ are a ba nimitɔɔreŋ ka ba kaara

Pɔgeba ne dɔba la zeŋ pulle taa ka a dɔba ane a pɔgeba mine ŋmeɛrɛ a gaŋgaare ka ba seɛrɛ kyɛ ka ba mine meŋ are a puori sɛŋ a meŋ taa a gaŋgaare mine ka pɔge zeŋ yɛre lɛbie o kɔkɔreŋ kyɛ eŋ mine meŋ o nu poɔ.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

Dɔbɔ ne pɔgeba la su kpare zeere kyɛ seɛ bonsɔglɔ ka a kaŋa age do saa kyɛ ka bamine meŋ gaa a te zeŋ a kaara ka a zie kyɛlle waa lige lɛ kyɛ ka vūū fee mine meŋ gaa te nyige tɔɔre zaa.

Bibiiri la are a lane toroko daaraa ka ba mine meŋ bayi are o puoriŋ kyɛ leŋ boma pɛmɛ ba zu poɔ ka yie me gaa te are tɔɔre lɛ a ba lomboriŋ sɛŋ.

Noba bata la are kuruu zu a taa karetapelkpoŋ kaŋ taa kaara kaŋ hɔgle la zupilipelaa ka kaŋa hɔgle zupilidoɔ la kaŋa meŋ hɔgle k,o ne tevaare waaloŋ e bonyeni kyɛ ka kuruu kaŋa e pelaa ka kaŋa meŋ waa wogri lɛ ba puori seŋ.

Noba la zeŋ dakogepeɛlle zu kyɛ ka ba mine are tepuuri zie ka kaŋa su kparepelaa ka o waa wogi a vuuro teŋɛ ka yie gaa are ba puori sɛŋ a waa yaga lɛ kyɛ ka teere meŋ are a ba lombore sɛŋ na.

Dɔba banuu la a iri are, ka kaŋ vɔgeli zupili pɛɛle kyɛ ka ba mine nyɔge taa nuuri a puoro ka ba depatiisa pelaa a leŋ a zie kaŋa pɔge kyɛ kaa die sazu waa pelaa ka vuuŋ bilii nyigi.

Dɔɔbɔ ne pɔgɔba la kyɛne. Ka yir bɛra are ba gɔɔ ne ba duroŋ zaa. Ka ba mene su ɔre kaaya kyɛ seɛ kur gbɛwogre. Ka ba mene meŋ su kpar nu wogre kyɛ zeg boma kaa do

Dage anaare la ka ba biŋ k,a pare dakogiwogri zu ka ba de enfuomo meŋ mare a dagre kyɛ ka noba are gɔlle a dagre zaa ka ba mine su bompeɛle ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine meŋ su bonzeere a are gɔle a dagre zaa.

Nasalba niŋpeɛli la ziŋ dakogro zu gɔli taabol la ba de bondi tɛɛtɛɛ a eŋ laabil tɛre boŋ peɛli poɔ a biŋ ka ba mine diri kyɛ ka ba mine meŋ a ziŋ.

Bibiiri ne dɔba la are pɛ kyɛ ba puori leɛ kyaare kuree ka a dɔɔ kaŋa are a su boma wa sigi a de nyɔbogretoor bonpelaa eŋ a o nyɔbogreŋ kyɛ teɛ o nu.

Noba la zeŋ su kparezeɛ ka tabol biŋ o nimitɔɔreŋ ka pɔgeba a taa biiri eŋ ba nuuri poɔ kyɛ meŋ zeŋ dakogro zu ka ba mine a le pɛmɛ ba zuri poɔ.

Neŋgyamaa la are ka polisiri poli ka ba vɔgle kpori sɔglɔ kyɛ su kaaya sɔglɔ meŋ ka a noba mine meŋ vɔgle zupili zeere k'o mine vɔgle zupili sɔglɔ kyɛ yɛre wɔsɔglɔ meŋ kyɛ zege boma ka a do saazu.

Noba la zeŋ dɔba bayi pɔge bonyeni ka tabol daare tabol biŋ ba nimitɔɔreŋ ka ba de bondirii a dɔgle a be ka a mine e bonnyuuri k,a mine meŋ e bonɔɔre.

Pɔgɔbɔ ne dɔbɔ la are kaara pɔgɔbɔ bayi na seɛrɛ. Ka ba eŋ lɛbie ba kokoreɛ ne ba nuure poʊ kyɛ seɛ wagyere. Ka yir are a ba poore sɛŋ ka ba pile ne kyensi ziire.

Bɔɔre die la ka ba mɛ daŋkyinmire eŋ ka pɔge are a taa ŋman ne koɔ kyuuro ka bibiiri meŋ bayi ziŋ o puliŋ kyɛ ka a ŋmane kaŋa meŋ biŋ kɔg a bie kaŋa meŋ.

Biiri bata la vuuni pɛgrɛ laare ka kaŋa uro dansaŋ kyɛ ka ba bayi meŋ pɛgrɛ a laare kyɛ ka a laare mine naŋ biŋ ka ba Leɛre ba puori a tere a yiri kaŋa kyɛ ka teɛ meŋ are ba lomboriŋ.

Dɔbɔ la be kuruu zu a zɛge ba nuuri ka a do kyɛ ka ba mine su bompeɛle ka ba mine meŋ su bonsɔglɔ ka ba are.

Pɔgeba bata la ane bibiiri bayi ka ba pɛgle kɔŋ ɔŋ gaalori doɔre a kyɛnɛ k,a bibiiri bayi be ba pioriŋ kyɛ ka koɔ meŋ be ba lambori seŋ ka teere be a koɔ meŋ lambori seŋ.

Noba banaare la ka ba haa hɔgle zupile kyɛ ka bonyeni are ka ba bata a zeŋ ka bone biŋ ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka kaŋa pɛgle daa are ne ka bayi toore boma bata toore boma ba nuuri poɔ.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

Dɔba ne pɔgeba la are ka sogya are kɔge ba ka ba vɔgle zupile kyɛ ka solar a biŋ ba nimitɔɔre ne ba puoriŋ ka tewogi are a ba puoriŋ kyɛ ka yipelaa kaŋa meŋ gaa te are ka noba meŋ are a yipelaa ne a noba sensoglen.

Pɔge la are su bonwogri dendɔnoɔreŋ kyɛ ka ba biŋ tewɔmɔ k,a sãã kyããnaa eŋɛ kyɛ ka ba de a bonpelaa kaŋa yi wa biŋ a yeŋ poɔ k,a tewɔmɔ mine meŋ dɔgle o zu poɔ.

Die poɔ la kaa die waa pelaa lɛ, ka dakogi wogi a biŋ ka tabolɔ ayi meŋ a biŋ a di pelaa poɔ kyɛ kaa tabol kaŋa meŋ gaa biŋ, kaa dakori mine meŋ. waa pɛɛle lɛ.

Sori zu la ka lɔe saaŋ gaŋ. Kyɛ ka lɔ kpong kanga meŋ are ka ba de boŋ vogle pɔg a gbaale kyɛ ka a lɔe mene meŋ le zoro a sori kanga zu. Kyɛ ka taŋ kponga meŋ gaa are a poore sɛŋ.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

Dɔbɔ la are ŋmeɛrɛ bɔle ka ba mine su boŋ dɔre kyɛ seɛ kuri tɛɛtɛɛ a are kɔge yiri pelaa kaŋa ka ba mine meŋ su ba meŋ deme ka waa a toɔraa lɛ kyɛ ka ba eŋ nɔɔteɛ tɛɛtɛɛ meŋ.

Noba la dɔɔ neŋ pɔge la k,a pɔge pɛgle bie kyɛ ka ba leɛ ba puori a tere a yiri ka kuruu dendɔnoɔre a kyaare a ba puori kyɛ k,a takoe mine meŋ kyaare a ba puori seŋ.

Die poɔ la ka vūū nyige ka dakogro dakogi sɔglɔ biŋ ka zukogre biŋ ka tebol a sɔgaŋ kyɛ ka gama ane boma a dɔgle a daŋkyini lombori kaŋ a eŋɛ.

Noba are su bonpeɛlle kyɛ vɔgle zupilpeɛlle meŋ ka a zie taa moɔ ka teere are a ba puoriŋ kyɛ ka dagre biŋ kyɛ ka dagre dɔgle dakogro zu a waa peɛlle lɛ.

Noba la are nyͻge taa nuuri kyԑ zeŋԑ kaa do ka sola biŋ ba sogͻŋ kyԑ ka bone meŋ biŋ a ba sogͻŋ waa wogi lԑ, ka kubo be a sola pareŋ kyԑ ka teere gͻlle ba puori.

Bie la zeŋ da kogi zu ka boma pare tebol zu ka o erɛ kyɛ su kparre ŋmaa kyɛ ka a puori sɛŋ ka boma mine gaa te dɔgle ka a mine meŋ yagle o duluŋ sɛŋ.

Bibilii ne pɔgeba ne dɔbɔ la a tɔŋ lae k'o mine mare biiri kyɛ ka ba mine meŋ tu boma ka ba mine meŋ yɛre a wɔɔre kyɛ ba mine teɛ ba seɛ ka teɛ are ka teere are ba nimitɔɔreŋ.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

Dɔba ne pɔgeba la be die poɔ ka vuunee nyige a die poɔ kyɛ ka a die zu soga waa pelaa ka ba mine su kparenuwogre ka ba mine meŋ su kparenuŋmaara kyɛ seɛ kurigbɛwogre ka dakogi ne tabola biŋ a zie.

Noba la are ŋmeɛrɛ taa kyɛ ka ba le boŋ gɔle ba zaa ka ba mine yi te are puori sɛŋ kyɛ kaara kyɛ ka ba mɛ dakyini miri meŋ a gɔle a zie zaa kpɛlem.

Pɔge la are leŋ zutaraa kyɛ seɛ wagyɛ ka boŋ boosi pelaa ka dage pelaaa are o puoriŋ kyɛ ka ba de taaboore kpaare zie ka a seɛ e doɔ kyɛ ka tebol biŋ ka boma dɔgle o zu.

Koɔ poɔ la ka ba kpɛ ŋmaa yiri a koɔ sensogleŋ ka taŋ are a koɔ puoriŋ kyɛ ka tewogre meŋ are kɔge a koɔ ka moore pata a are ayi ka dakogre meŋ biŋ a puliŋ.

Dɔba la tuo daga ka polisiri meŋ su bonsɔglɔ kyɛ pɛgle malfare ka a noba naŋ tuo a daga leɛ gɛrɛ puori kyɛ ka a polisiri meŋ gɛrɛ nimitoori ba zie sɛŋ.

Pɔge la pɛgle Zuma ne o nuuri zaa ayi kyɛ leŋ zutalaa o nu poɔ a leɛ o puori kyaare koɔ kyɛ ka gbore meŋ be a koɔ poɔ ka teete gaa te are a koɔ noɔre seŋ na.

Pɔge la tuo boma ne tazuŋ ka a be laatɛre poɔ k'o vɔgle zupili meŋ kyɛ pɛgle mine meŋ ne o nu ka kuruu be a lombori sɛŋ na ka teɛ meŋ are a o puoriŋ.

Noba la tagra kuree boma kyɛ su kparepeɛle a eŋ walɛnteŋ boote peɛle a eŋ ka yikpoŋ are ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka teere are ba puoriŋ ka a noba a waa gyamaa kyɛ su kaayatɛɛtɛɛ.

Dɔbɔ la kyɛnɛ peɛlɛ boma kyɛ su bonyitaa ka kaŋa kyaare kataweɛ ka ba kyɛnɛ sori zu kyɛ ka kuripeɛle meŋ biŋ ba lombori sɛŋ kyɛ ka ba vɔgle zupili peɛle ba zaa kpɛlem.

Noba la su bon.

Pɔgebɔ me dɔbɔ la kaa pɔge kaŋa seɛ wagyɛ kyɛ leŋ kaŋ o nyaa poɔ kaa dɔɔ kaŋa meŋ vɔgle zupile pilaa kyɛ su kparoŋ a seɛ kuri gbɛwogre kyɛ ka kaŋa meŋ are a pɔge kaŋa puoriŋ a yɛre wɔlee.

Dɔɔ la pɛgeli kolbaare ayi o nu poɔ kyɛ vɔgeli zupili. su kpare nuwogiri kaa pɔge kaŋa. meŋ pɛgeli. kolbaare kyɛ su kparre zeɛ ka ba mine meŋ zege. ba nuuri kaa do kyɛ lɔɛ meŋ yi are a poɔ a e lɔɔ sɔglɔ

Pɔgeba ne dɔba la ka ba biŋ bonŋmeɛree k,a pɔgeba mine are kyɛ ka ba leŋ patiisa sɔglɔ ane patiisa zeere a ba puori seŋ na a gaa kyɛ k,a zie kaŋ gaa te taa doɔ fee.

Die la waa kpoŋ ka dɔɔ ne pɔge zeŋ dakogro zu ka tabol biŋ a waa kyããnaa lɛ ka dakogro meŋ gaa te biŋ tɔɔre ka tabol meŋ biŋ a dakogro poɔ kyɛ k,a zie zaa takoe ne a dendɔɛ waa kyããne lɛ kyɛ ka vuunee nyegrɛ eŋnɛ ba.

Pɔgeba la ŋmeɛrɛ bɔl mɔraa poɔ ka daare ba ka a bɔl e pelaa kyɛ taa sɔglɔ ka a bamine seɛ bondɔre ne bonzeere ka ba mine meŋ su bompeɛle ane bonsɔglɔ.

Dɔɔ la taa yelyel bonne yelle ne yɛlɛ kyɛ su kparesɔglaa ka a nuure waa wogre ka o ti a dɔgle dɔɔ ne pɔge naŋ su kparepeɛlle zuŋ ka ba bayi are kɔge taa meŋ su kpare ka a nuure e wogre.

Bibiiri banaare la ka bata kyɛnɛ a pɛ kyɛ ka bonyeni taa daa a duoro ka moɔ die be ba puoriŋ ka ba de daare ne a moɔ pilli ne kyɛ ka kyɛnsi die meŋ la are ba lombore sɛŋ ka teere be a be kyɛ ka dɔɔ meŋ gaa te are.

Tontonnema la be toma zie dɔbɔ ka ba meele mɛmɛrɛɛ kyɛ ka a mɛmɛrɛɛ kõɔ mine meŋ naŋ gaŋ tuŋ tuŋ eŋ kyɛ ka kuree ane ba tontonnne boma meŋ biŋ ka ba mine su kpare zeere ka ba mine meŋ su kpare sɔglɔ kyɛ vɔgle zupile.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

Mooredie la ka teɛ are a puoriŋ ka kyɛnsere die meŋ are kɔge a mooredie ka pɔgeba be a davoro poɔ ka ba mine zuuni kyɛ ka dɔɔ meŋ zuuni vɔgle zupili pelaa kyɛ ka a pɔgbɔ mine meŋ a pɛgle boma.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la be koɔ poʊ. Ka ba mene yage ba boma kyɛ ba mene meŋ ba yage a ba boma. Ka kuro are a ba nimitooreŋ kaa seɛ e yɛluŋ kyɛ ka a zusɔgo do e miili. Ka teere are a koɔ lombɔge seŋ.

Yie la be gɔɔ ne duluŋ are kyɛ ka sori be a sensogleŋ ka loɛ are tɔŋ kyɛ ka ba biŋ bonzeere a soriŋ ka dɔɔ are su kaayaa kaŋa meŋ a vuuni kyɛ ka zɛle kubo bara.

Boŋ koɔre zie la ka noba are ka ba biŋ nɔɔteɛ ane kaaya ane boma gyamaa ka pɔge are a pɛgle woɔ ka dɔɔ meŋ pɛgle bie kyɛ pɛgle fufuli woɔ ka ba wel a nɔɔteɛ.

Bie la yɛre woɔ kyɛ pɛgle kaaya ne ka a taa boŋ doɔ kyɛ su ɔɔre kparoo nuwogri kyɛ pɛgle nulee o nu poɔ ka a dɔɔ teɛ o nu derɛ a nulee kyɛ meŋ su kpare nusɔglɔ kyɛ ka saseɛ poɔ boŋ zoraa waa pelaa lɛ.

Polisiri la a vɔgle kpogre a nyɔge dɔɔ ka o su kpare zeɛ kyɛ seɛ kuri gbɛwogri kyɛ ka mine meŋ gaa te are a polisiri nimitɔɔre sɛŋ na a yɛre woore kyɛ ka yie meŋ are ba puori sɛŋ na.

Koɔ la gaŋ a laare yie ka daare be a koɔ poɔ ka dɔɔ tu a daare zu kyɛnɛ ka kaŋa meŋ tu be o puoriŋ waana kyɛ ka ba deɛle kaayaa a yiri zu poɔ.

Dɔɔ la zɛŋ bie pɛgle kyɛ su ɔɔre kparoŋ ka o taa zupile ka pɔge meŋ su kaŋ ka o e sɔglaa kyɛ taa zupile kyɛ ka ba mine meŋ be a puori sɛŋ a waana kyɛ ka koɔ meŋ gaa gaŋ a ba puori sɛŋ.

Dɔba banaare ne pɔge la ŋmeɛrɛ bɔle k,a bɔle be a saseɛ zu sigre waana ka ba ba poolo a de kyogi a le eŋ ka ba are a davoro poɔ kyɛ ka dankyinmiri gɔle a zie zaa ka teere meŋ are a zie poɔ.

Lɔpelaa la ka boma be o poɔ ka moto meŋ bebe kyɛ ka noba bayi meŋ ti a moto are ne ka kaŋa su kpare zeɛ kyɛ seɛ kuri gbɛ-wogiri k'a moto e sɔgelaa ka o lombori kaŋa meŋ a e pelaa.

Bibiiri ane pɔge la zeŋ gado zu ka kaŋa pɛgle boma ne selbalee talalee ka kaŋa meŋ zeŋ gado zu kyɛ pɛgle a mine kyɛ ka kaaya yagle a gado zusɔga sɛŋ na.

Bibiiri ne nembɛrɛ la zeŋ bonne zu ka ba daara ba kaa pɔgeba ne dɔba are ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ kyɛ eŋ nimikyaane ka yie are ba puoriŋ ka teere meŋ are ba lomboreŋ.

Biiri la zeŋ lantaa waa ɡyamaa lɛ dakoɡro zu ka teebul biŋ a ba sonsoɡaŋ ka ba maale bonɔɔre a biŋ kyɛ e mine meŋ laabilipeɛle poɔ ka ba zɛɡe ba nuuri ka a do kyɛ ka a dɔɔkpoŋ kaŋ be a be a eŋ nimikyaane.

Pɔgebɔ la tuo talaari ane tɛgzun ka teɛ are ba lambori sɛŋ ka tɛnɛɛ yiri meŋ are ba nimitɔɔriŋ ka teere be a be kyɛ a taŋkpoŋ kaŋ meŋ are a ba nimitɔɔriŋ.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

Doɔbo ne pogebo la are a su ɔre kaaya. Kaa doɔ kang taa yelyel bon o nu poʊ. Kyɛ ka ba mene vogle zupule. Ba mene meŋ ba vogle zupule. Ka ba mene zeg ba nuure kyɛ ka yir are ba pooreŋ.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

Noba la a are seɛrɛ ka ba mine leŋ lɛbie ba kɔkɔrɛŋ ne ba nuure poɔ ka a dɔba mine meŋ seɛ a wagyɛre kyɛ ba wa su kpare ka a pɔgeba mine meŋ a de a wagyɛre seɛ eŋ ba nyaa poɔ.

Noba banaare la su boma k,a yitaa ka bayi taa malfare kyɛ ka bayi meŋ a daara kuriwie ka noba bata a gaŋ teŋɛ a su bonsɔglɔ ka kaŋa vɔgle zupili kyɛ ka lɔre a biŋ kɔge ba ka ba yuo a lɔre pama kyɛ ka nyoore a ŋmeɛlɛ a ba puoriŋ.

polsire la are vɔgle kpoŋle ka dɔɔ are ba sɔgsɔgliŋ su kpare nu wogre kyɛ ka nimikyaanaa be a kparoo poɔ ka noba meŋ are ba puori seŋ a su kaaya tɛɛtɛɛ ka lɔɛ gaa are ba puori seŋ kaa mine e lɔ peɛle kaa mine meŋ e lɔɔ sɔglɔ.

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ laŋ taa ka vuu nyige ba zu soga ka dakogro biŋ ka bondirii a biŋ a dakogro a table zu sogaŋ bondi tɛɛtɛɛ a laŋne bonnyuurii kyɛ ka patisa leŋ a zie poɔ.

Neŋgyamaa zie la ka lɔpeɛle ne lɔsɔglɔ ne lɔzeere zaa laŋ taa ka a yie waa gyamaa lɛ ka kataweere meŋ waa yaga kyɛ ka pɔgeba mine yɛre wɔɔre ka ba mine meŋ mare wɔɔre kyɛ ka a dɔbɔ mine meŋ yɛre wɔɔre kyɛ ka ba su kaaya tɛɛtɛɛ.

Neŋgyamaa la zɔɔ kuriwie a zoro ganna taa ka teere are a ba puoriŋ kyɛ ka ba mine meŋ are gɔɔ ne duluŋ zaa a kaara a kuriwie ba naŋ zɔɔ a zoro ganna taa a sori zu poɔ.

Die poɔ la ka die poɔ saazu waa pilaa lɛ kyɛ ka ba de nasaalaa saseɛ a mare a sazu poɔ kaa tokoro ggaa are gaa sãã waa pilaa lɛ kyɛ ka noba be a die.

Die poɔ la ka dakogi biŋ ka tokore pelaa a sãã kyɛ taa sɔglɔ ka ba de enfuomo a mare a dakyime enne kyɛ ka ba de a tepoore kaŋa a wa biŋ a die poɔ.

Die poɔ la ka dakogi biŋ ka tepoore meŋ be boŋ poɔ biŋ kyɛ ka ba eŋ boma mine nansaala naŋ boɔlɔ taese ka die poɔ a die sazu a waa pelaa la lɛ.

Dɔba ne pɔgeba la ka ba de yelyelboma a biŋ k,a dɔɔ are kyaaraa kyɛ ka enfuonderebɛ a derɛ a dɔɔ enfuoni kyɛ k,a dɔɔ su kparenuwogri.

Dɔɔ la zeŋ a yɛre boma kyɛ leŋ kaŋ o kpankpaneŋ a se a seɛ bonpelaa kyɛ taa ŋmane ka ba mɛ tɛnɛɛ bommeɛre a biŋ o nimitɔɔreŋ ka a mine waa sɔglɔ ka a mine waa peɛlle kyɛ ka a mine meŋ a e doɔ.

Dɔba la kyɛnɛ sori zu ka ba mine vɔgle zupile kyɛ eŋ nyɔbogre woore ka kuri poooli are ba puoriŋ ka kuri dendɔnoɔre are ba lambogre sɛŋ kyɛ ka teere meŋ are ba puoriŋ .

Yie la a are waa gyamaa lɛ. Ka vuu poɔlore meŋ baba ka waayare be a vuu poɔlore eŋe. Kyɛ ka nobɔ be sori zu. Ka sitoorɛ meŋ be a zie poʊ meŋ waa gyamaa lɛ

Yie la are waa gyamaa lɛ ka lɔɛ be a sori zu zoro ka tèère meŋ are a yie poɔ kyɛ ka poolori meŋ be a sori nuoriŋ tɔŋ.

Wɔɔ ayi la be moɔŋ ka teere bebe ka moɔ meŋ buli a zie kyɛ ka lɔɔre meŋ be a haa kpakyagaŋ ka noba kpɛ te zeŋ a lɔɔre poɔ kyɛ ka ba de tapolii vɔgle pɔge a lɔɔre zu soga.

Die poɔ la kaa daŋkyime mine waa boŋ peɛle kyɛ ka ba de patisa meŋ a leŋ kyɛ la gbagni eŋfuoni a pare ka tabol ane dakograa nuu meŋ a biŋ a die poɔ.

Daa poɔ la ka ba biŋ bombie ka a be bonne poɔ kyɛ biŋ gyɛnlee ane bɔɔdeɛ meŋ a kommie ne samaane meŋ gaa te biŋ kyɛ ka a noba mine be a pata poɔ a zeŋ.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la zeŋ dikpong poʊ dakoore zu. Ka ba zu soɔgo waa sɔglaa kyɛ ka vuu piɛle bilii mene meŋ do mare. Ka ba de patesa ziire a leŋ a zie. Kyɛ ka TV meŋ mare. Ka fulawa puure eŋfuone be a TV eŋe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

Tewɔmɔ la ka ba biŋ k'a pɔge kaŋa su bonzeere kyɛ hɔɔle zupili zeɛ meŋ a pɛɛle pɔleten baagi ka kaŋa meŋ are o puoriŋ a meŋ su boŋŋmaara kyɛ hɔɔle a zupili kaŋa meŋ.

Teere la be a zie puoriŋ ka poluu wogi meŋ are ka dɔɔ ne pɔge kpɛ are a kõɔ poɔ kyɛ ka a ziiri mine lele ka kyɛnsere gaŋ a kõɔ poɔ ka boma mine meŋ gaŋ a kõɔ poɔ ka a zie zaa waa saga lɛ.

Dɔba la are a toore boma ba nuuri poɔ kyɛ wuoro saga ka kaŋa taa bonne vuune pɔgrɔ ne a saga kyɛ ka ba mine meŋ are deŋdeŋ ka ba are kɔge yiri kaŋa kyɛ ka ba puori meŋ leɛ kyaare a noba mine.

Dɔbɔ ne pɔgeba are die nimitɔɔreŋ ka ba pili a die kyɛnsepeɛle ka a die e pelaa kyɛ ka lɔɛ ayi biŋ ba nimitɔɔreŋ ka a dɔbɔ mine banaare su kaaya wogri kyɛ ka a nuuri meŋ wogri ka a dɔɔ kaŋ su nuŋmaara kyɛ vɔgle zupili.

Pɔge la le zutaara kyɛ yɛre lɛɛ o kɔkɔre poɔ lɛɛbie o kɔkɔreŋ kyɛ piri nyɔboge woɔ ka ba mine meŋ are o puori sɛŋ ka mɔtɔ biŋ kyɛ ka teere are a ba puori .

Pɔge la zeŋ toɔrɔ boma toɔre poɔ kyɛ ka a mine meŋ be a zɛdoge poɔ ka nɔɔre be a pɔge puori ka laare meŋ gole a pɔge lombori kaŋa kyɛ ka koduteere ane pɔge kaŋa naŋ seŋ dakogi zu a zeŋ kɔge laa ne kõɔ kyɛ ka yiri puori leɛ kyaare ba.

Die poɔ la ka dakogro mine waa peɛle k,a mine waa sɔglɔ kyɛ k,a die lambori kaŋ waa pelaa ka ba eŋ kyaane kyɛ k,a kaŋa meŋ waa ka kaŋa meŋ taa bondoɔ waaloŋ.

Noba la zeŋ seɛrɛ boma ka teelɛ be tabol zu pare kyɛ ka wagyɛre a yagle wagyɛ tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ ka kartabilii a mare mare a wagyɛre meŋ zaa kpɛlɛŋ.

Die poɔ la ka tv mare ka table biŋ ka dakogro meŋ a biŋ kyɛ ka a die poɔ a waa pelaa lɛ ka a dendɔnoɔre gaŋ ka a takoro meŋ ka ba eŋ kyaanaa a takoro eŋɛŋ.

Bibiiri ne pɔge la zeŋ ka a bie kaŋa ŋmeɛrɛ kaŋgaa kyɛ su kpare nu wogri a de pɛnne pɔge o zu ka kaŋa meŋ pɛgle boma o nu poɔ kyɛ ka a pɔge meŋ pɛgle bondoɔ o nu poɔ.

Bonkoɔre zie la ka ba biŋ boma a tebol zu bompare gyamaa kyɛ ka teere be a ba puori sɛŋ ka ba biŋ a boma mine a tebol pareŋ ba kyɛ ka a pɔge kaŋa are a lere o nuuri kyɛ ka ba mine meŋ su boma ka a yitaa.

Boŋ kuore zie la. Ka pɔgɔbɔ a zeŋ piele taa. Ka lɔre be a ba pooreŋ. Ka a pɔgɔbɔ mene leŋ zutare kyɛ ka boŋbie be a boma poʊ biŋ biŋ.

Lɔpelaa la sãã are sori zu ka noba ŋmaa gyili kaara kyɛ ka lɔpelaa kaŋ meŋ are ba puori sɛŋ k'o mine vɔgle zupili kyɛ ba mine ba vɔgle zupili ka lɔɛ meŋ are ka teere meŋ are ba ne ba lombogo ne ba poe zaa na.

Dɔba ne pɔge dɔba ne pɔgeba la are seɛrɛ kyɛ zage daare ka a do ka ba de zupilpeɛlle ne zupilsɔglɔ a vɔgle ka teere are a ba puoriŋ sɛŋ na kyɛ ka ba su bonsɔglɔ meŋ.

Dɔɔ ne pɔge la zeŋ dakogepelaa zu ka ba de bondoɔ yɛre eŋ ka ba villi a dɔɔ gbɛre ne bonpelaa kyɛ villi a pɔge nuure ne bonpeɛlle ka a patisa peɛlle meŋ leŋ a takoro noɔreŋ kyɛ ka boma biŋ biŋ a die poɔ.

Daa poɔ la ka ba de dakogro biŋ kyɛ de tebolee meŋ a biŋ poɔ ka vūūbilii be a die saazu poɔ ka a die saazu mrŋ waa pelaa lɛ.

Gbori la be kõɔ poɔ ka noba be a gbori poɔ ka bamine are a gbori koŋkoboŋ kyɛ ka kaŋa meŋ pɛgele boma yi a kõɔ poɔ be a dondoliŋ, ka a kaŋa meŋ are a yage o kparoŋ bare kyɛ seɛ kuri lee a be a kõɔ noɔreŋ.

Neŋgyɛmaa la dɔba ane pɔgeba ka ba mine su bonpeɛlle ka ba mine su bonzeere kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ bondaare zu ka a zie ka ba eŋ tiles kyɛ ka ba mine meŋ yɛre woore.

Biiri banaare la vuuni ɔnnɔ kõɔ. Ka kaŋa hɔgele zupile kyɛ ka kaŋa meŋ su kpare nuwogiri. Baa be la a kõɔ poɔ kyɛ pɛgele bootiri, bootiri amne kuree a ɔnnɔ ne a kõɔ.

Sogyare la are taa malfare ka lɔɛ ayi biŋ ba puoriŋ kyɛ ka teere ane moore meŋ be a be ba naŋ are ka a kaŋa eŋ nimikyaani kyɛ wulo kaŋa a malfa ti are.

Die poʊ la ka dakooro biŋ. Ka tabul meŋ biŋ kyɛ kaa die sazu waa pulaa lɛ. Ka vuu bilii mene meŋ nyige kyɛ ka ba de patesa leŋ a zie

Boŋ koɔre zie la ka ba dɔgle boma a tebol zu boŋ tɛɛtɛɛ ka a mine be dagre poɔ ka a mine e samenzɔŋ ka a mine meŋ e sameŋ samena meŋa kyɛ ka a mine meŋ e komekoɔ.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

Dɔba ne pɔgeba la be koɔ poɔ kaa koɔ taa doaa doɔ ka ba mine meŋ ɔŋna a koɔ kyuuro kyɛ ka ba mine meŋ yi te are pɛgle laare ka kataweere ayi gaa te biŋ kyɛ ka bɔtɔre ane teere meŋ a be a be.

Wɛdonne la ka gbeŋne gbeŋ bilii a do zeŋ a wɛdonne mine zu soga ka a e sɔglɔ kyɛ ka mɔmaara ane mɔkuoni ane neteere meŋ be a moɔ poɔŋ.

Pɔgeba la are ŋmeɛrɛ miri ka bayi be a miri poɔ kyɛ ka ba mine meŋ are ba nimitɔɔre ne ba puori sɛŋ ka teere gaa te are ba lombori sɛŋ na kyɛ ka bibile meŋ kyɛnɛ waana.

Pɔge la zeŋ leŋ zutaraa kyɛ kyiinɛ sensɛɛ daŋaa zu ka a pɔgeba mine meŋ zeŋ dankyiniŋmaa zu pɛgle bie kyɛ ka bibiiri meŋ zeŋ a die dendɔnoɔreŋ ka laare biŋ kɔge a pɔge.

Koɔ poɔ la ka noba be a koɔ poɔ ka ba mine meŋ yiwa biŋ boma a gaŋ a doŋdole zu kyɛ ka yi peɛle gaa te are ka te wogre meŋ a are kyɛ ka bie ziŋ sori noɔriŋ a su kpare lee.

Dɔba bayi la ka kaŋa gbi ka kaŋa dɔɔ kyɛ ka kuruu biŋ o na naŋ gbi nimitɔɔreŋ k o leɛ o puori a tere a zie kaŋa ka kaŋa naŋ dɔɔ meŋ leŋ bompelaa o zu poɔ kyɛ ka kuruu kaŋa meŋ be a o nimitɔɔreŋ ka lɔre lɔɔpelaa be a o puori.

Pɔgeba bayi ne dɔɔ la a seɛrɛ ka ba leɛ ba niŋe a kyaare a gaŋgaare a ne teere naŋ kyaare a ba nimitɔɔreka ba ŋmeɛrɛ a kaŋgakyɛ ka ba mine meŋ

Dɔɔ ne pɔgɔ ne bie la zeŋ lɔre zu. Ka a lɔre zusɔgɔ e boŋ sɔgɔla kyɛ ka yire are ba poore sɛŋ. Ka ba mɛ doole taa. Kyɛ ka teere are a yire pooreŋ.

Dɔba ne pɔgeba la are nyɔge taa nuuri kyɛ ka ba mine meŋ banaare do te are peɛzu poɔ ka a ba de kuree a gɔlle a zie kyɛ ka ba lambogre kaŋa waa sɔglaa kyɛ ka ba de teere tebilii a eŋ bonne poɔ biŋ.

Dɔbɔ ne pɔgɔbɔ la. A toŋ lain. Ka ba mene su boŋ piɛle ka ba mene meŋ su bon ziire ka ba mene meŋ su bon doure kyɛ ka tabule biŋ a ba nimitooreŋ. Ka dankyen bire meŋ be ba poore sɛŋ. Ka ba mene meŋ do te zeŋ a dankyen bire zu

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ dakogre zu kyɛ ka table wogi a biŋ ba sensogleŋ ka laptop meŋ dɔgle a table zu kyɛ kaa ba zu soga die zu soga waa pelaa ka a pɔge kaŋ gaa are su bonsɔglɔ kyɛ wullo ba zipelaa poɔ.

Noba bayi la be dipelaa poɔ ka ba su bompeɛle kyɛ ka tiiviri meŋ mare a dankyini eŋɛ zaa a gɔlle kyɛ k,a die dendɔre a e sɔglaa ka ba dɔgle boma a tabol zu zaa kpɛlɛŋ a gaa.

Die poɔ la ka yie are waa peɛle kyɛ ka ba pile kyaŋsi zēēre ka lɔɛ biŋ gɔli ka teere are be a yie zaa sɔgɔŋ ka te woŋri meŋ bebe kyɛ kaa yiri kaŋazusɔgɔ do te waa baalaa lɛ.

Pɔgebɔ bata la are a toore boma na nuuri poɔ kyɛ su boŋpeɛle ka ba leɛ ba pouri a kyaare zie kaŋ kyɛ ka tabol sɔglaa biŋ ba nimitɔɔriŋ ka boma dɔgle a tabol zu.

Pɔgeba ne dɔba la kaa pɔge kaŋ yɛre lɛbie o kɔkɔriŋ kyɛ seɛ wagyɛ kyɛ leŋ kaŋ meŋ o nyaa poɔ kaa dɔɔ meŋ vaare wagyɛ kyɛ leŋ pan kaŋa o zuiŋ kyɛ kaa pɔgebɔ mine gaa ziŋ a ba puoriŋ.

Wɛbonni ane mɔnii la be a weɛ poɔ ka ayi meŋ be a sori zu kyɛ ka mɔmaara ne teere be a zie ka lɔre meŋ be a sori zu zoro kyɛ ka ba de bone kyaare a lɔre zusogɔŋ.

Dɔba bayi la seɛrɛ kyɛ seɛ wagyɛre kyɛ yage ba kpare ka pɔge meŋ seɛ wagyɛpelaa kyɛ meŋ seɛrɛ ka noba zeŋ ba puoriŋ kyɛ ŋmeɛrɛ gangaare eŋnɛ ba ka ba mine meŋ leɛ ba poe kyaare yiri.

Gboe la biŋ gyɛmaa lɛ koɔ noɔreŋ ka daare ba ba a eŋɛ ka gboe mine meŋ biŋ a mine puoriŋ ka zonnyɔge kyog a be a poɔŋ kyɛ ka noba mine meŋ be a gboe mine poɔŋ.

Noba la be koɔ poɔ ka ba mine yage ba boma ka ba mine meŋ su kyɛ ka a e nubilii ba mine meŋ nuwogre ka a gbori meŋ be a koɔ poɔ a leɛ kyige ka ba mine do zeŋ a gbori zu.

Die poʊ la . Ka die waa pulaa lɛ. Kyɛ ka ba de boŋ pulaa kang meŋ mare a dankyen eŋe. Kaa tɔkɔro kyɛle waa pulaa kyɛ ka kyaanaa bebe. Ka vuu meŋ nyige kyɛ ka tepuure be a die poʊ.

Pɔgbɔ ne dɔbɔ la be die poʊ ka lombɔre kang waa pulaa kaa dɔɔ kanga yɛre wɔ sɔglaa kyɛ pir nyobɔg wɔɔre. Ka kanga meŋ su kpar nuwogre kyɛ meŋ pir a nyobɔg wɔɔre. Ka boma dogle a tabul zu ba zaa kpɛleŋ nimitooreŋ.

Baagere la ka ba dɔgle tabol zu ane lɛbie ane nɔɔteɛ ka pɔge zeŋ kɔge kyɛ eŋ nyɔbogtoore o nyɔbogriŋ ka ba mine meŋ yi te are a puori seŋ na.

Daa poɔ la ka pɔge zeŋ leŋ zutara kyɛ eŋ libie bompeɛle a daa poɔ bmpaɛrɛɛ gyamaa kommie, gyɛnlee, samaane, ane boma gyamaa la ka ba biŋ a daa poɔ.

Dɔba bata la are a vɔgle zupilzeere kyɛ ka teɛ tewogi are a ba puori sɛŋ ka lɔɔre meŋ ŋmore a gaŋ kyɛ ka noba do zeŋ a lɔɔre zu poɔ soga ka a ka a kaŋa seɛ torɔza pelaa.

Dɔɔ ne pɔge la zoro ka a dɔɔ su bonzeɛ kyɛ seɛ kuri sɔglaa ka a pɔge meŋ su bondoɔ kyɛ seɛ kurisɔglee ka noba are yeŋ poɔ a ti kuree kyɛ kaara ba naŋ zoro.

Dɔbɔ ne pɔgeba la tɔŋ lae ka ba mine pɛgle galoŋ sɔgla ne galoŋ peɛle ne bombilii ka a dɔɔ kaŋ gaa tɔgle a kõɔ ne galobilii mine ɔnna ka kaŋa meŋ vɔglel zupili kyɛ ka ba mili a zie ne dakyini miri ka kuree dɔgle a dakyini miri zu kyɛ ka teere yi are a yeŋ sɛŋ.

Bibiiri bayi la zeŋ ka kaŋa are kyɛ ka ba pɛgle malfare ba zaa bayi ka a kaŋa vɔgle zupili kyɛ ka ba leɛ ba puori a kyaare zie ka ba de daare ne moɔ.

Polisiri bayi la are su yaayi a pɛgle malfare ka kaŋa meŋ are su o deme be o toɔraa kyɛ ka daga pelaa biŋ ba puoriŋ a taa kogbɛɛ kyɛ ka teere meŋ be ba puoriŋ ka noba te be ba puoriŋ sɛŋ kyɛnɛ waana kyɛ ka mɔtɔ gbɛɛata gaa te biŋ.

Dɔba banaare ne pɔgeba bayi la kaa pɔge kaŋa are su kpare pilaa kyɛ ba vɔgle zupile kaa kaŋa meŋ vɔgle zupile kaa dɔɔ kaŋa meŋ vɔgle zupile kyɛ vuuni kaa kaŋa meŋ vuuni kyɛ o ba vɔgle zupile kyɛ kaa dɔba mine meŋ bayi a are daŋdaŋ kyɛ ka bog gaŋ ba sɔgɔŋ.

Dɔbɔ la kyɛnɛ ka kaŋa be bondaaraa poɔ ka ba daaro kyɛ mare wosɔgelaa ka teere be a ba lombori sɛŋ kyɛ ka bamine hɔɔle zupili ka bamine meŋ ba hɔɔle a zupili.

Koɔ la gaŋ sori kokogreŋ ka saga be a koɔ poɔ ka lɔzeɛ kaŋa meŋ a biŋ kɔge a koɔ kyɛ ka ba mine kyɛnɛ kyɛ yɛre baage sɔglɔ ka ba mine meŋ pɛgle fufuwoore kyɛ ka yie gaa are a nimitɔɔre sɛŋ.

Noba la be gbore poɔ kaa gbore be koɔŋ ka ba de wagyɛ leŋ a gbore zusɔgɔŋ ka ba mine vɔgle zupile a gbore poɔ ka ba mine meŋ nyɔge a zupile vɔge a gbore poɔ kyɛ ka ba ziŋ ziŋ a gbore eŋɛŋ.

Pɔge la zeŋ dakogi zu kyɛ leŋ zutara ka boma biŋ gɔloo ka o maala bondirii ka tere be laalee poɔ kyɛ ka o dogle a boma mine kaase zu poɔ.

Pɔgeba la kyɛnɛ ka dɔba be ba puoriŋ ka ba pɛgle boma ba nuuri poɔ kyɛ ka ba mine meŋ a pɛgle bongane ane woore kyɛ ka teere be ba puoriŋ ka yie meŋ be ba puori seŋ.

Noba bayoɔbo la ka ba nyɔge taa nuure a banuu kyɛ ka bonyeni are ka boma biŋ a ba puori sɛŋ ka de patisa tɛɛtɛɛ a leŋ kyɛ ka vuu tɛɛtɛɛ meŋ a nyige kyaane a zie poɔ.

Dɔba la zeŋ dakogi zu a vaare wagyɛpeɛle kyɛ ka a taa sɔglɔ ka gaŋgaare biŋ ba nimitɔɔreŋ ka ba taa dabilii a ŋmeɛrɛ kyɛ ka teere meŋ are ba lombori sɛŋ.

Pɔgɔbɔ ba naare la. Ka kanga pɛgle ganne a o nu poʊ lire kyɛ su boŋ piɛle. Ka kanga meŋ lire a o nuure. Ka kanga meŋ dɛle bon are kyɛ meŋ su a boŋ piɛle.

Yiri la are ka ba la mɛ kaŋ dɔɔle ka ba yuo a takoe a ne a dendɔnɔɛ a bare kyɛ ka noba zeŋ o seɛ gɔlle ka kubo ane boma a biŋ a yiri seɛ ka waayɛre meŋ a leŋ leŋ a zie poɔ.

Noba la be dipelaa kaŋa poɔ daba bayi pɔge meŋ bayi ka ba zaa kpɛlem su bopeɛle ka a dɔɔ kaŋa zeŋ dakogisɔglaa zu kyɛ toɔre boma o nu poɔ ka ba pare boma o nimitɔɔreŋ kyɛ ka a mine meŋ be a pɔge puori sɛŋ.

Pɔgeba ane dɔba la are kóɔ poɔ ka ba mine sɛge ba nuure kaa do kyɛ ka kaŋa su kparre doɔ ka kaŋa meŋ su kparre sɔgelaa ka ba puori sɛŋ waa pelaa lɛ kyɛ ka teere are ba lambobo zaa ayi

Bibiiri la tag nyɔge taa nuure tagra ka ba mine su kpare ka ba mine meŋ yagre ba kpare kyɛ ka ba mine meŋ are kaara ka teere are ba puoriŋ kyɛ ka yiri meŋ are ba lomboreŋ.

Noba la are ka ba biŋ tewɔmɔ tabol zu kaa e tewɔŋ tɛɛtɛɛ ka gyɛŋlee meŋ biŋ a tabol zu kyɛ ka ba yagle boma a die poɔ.

Dɔɔ la zeŋ su kpare pelwogi kyɛ seɛ kuri gbɛwogri ka dakogri a lare taa die pulliŋ ka ba de boma dɔgle daga zu kyɛ ka kõɔ ɔŋ boŋ waa sɔglaa a du pare die zu poɔ ka poloro meŋ ba a are kyɛ ka noba be a zie poɔŋ.

Bibiiri ne neŋbɛrɛ la zeŋ die dendɔreŋ ka tewɔmɔ ane zeɛre boma be geŋteŋ poɔ biŋ a ba nimitɔɔreŋ ka vuumare daŋaa meŋ be a ba nimitɔɔreŋ kyɛ kaa biiri mine yage ba kparre ka ba mine meŋ su a ba kparrii kyɛ ka a pɔɔ kaŋa gaa are a teɛ o seɛ.

Dɔbɔ la be die poɔ a ziŋ takogro zu ka ba mare eŋfuomo a die lambore kaŋa eŋɛ ka tabol biŋ na sɔgɔŋ ka kompita ane boma dɔgle a tabol eŋɛ.

Pɔɡe la te o nu kaŋ teŋɛ kyɛ zɛle kaŋa o tēɛ o nu ka noba areɡɔle o kyɛ kaara ka ba mine su bonŋmaara ka ba mine meŋ su bonwoori ka ba mine eŋ nimikyaansɔɡelɔ ka ba mine meŋ hɔɔle zupile a are kaara o.

Dɔbɔ ne Pɔgebɔ la lantaa, ka dakogi wogiri a biŋ, ka yiri are bamine puoriŋ kyɛ ka katawe sɔgelaa kyaare bamine, k'a dɔɔ kaŋa tuo boma ka ba vaare o wagyɛ pelaa, ka a kaŋa meŋ be a puoriŋ a vaare wagyɛ pelaa kyɛ tuuro a bana na.

Soogyare la a be kuroo lɔɔre zu ka ba mine meŋ be lɔdoɔ poɔ kyɛ ka a nobɔ a are a waa gyamaa lɛ ka yie gaa are a waa tɔbɔ lɛ ka teere meŋ be a be.

Daa poʊ la ka pɔgɔ pɛgle bie. Kyɛ ka katawiire boŋ sɔglɔ a ba ba. Ka yir are a nimi tooreŋ. Ka ba biŋ samaani ne gɛnlee, ane boodie , ane boma gyamaa a sor nuore sɛŋ

Dɔbɔ la be kuree zu kyɛnɛ kyɛ tuo boma ka kuree mine ba ba are ka ba mine su boŋ peɛle kyɛ seɛ kuri gbɛŋmaara ka ba mine meŋ kaa te are su boŋ dɔre k'o mine meŋ su boŋ zeere.

Pɔgeba la are dɔbɔ nimitɔɔreŋ ka a dɔɔ kaŋa su bompeɛle kyɛ ka a e nuwogri ka kaŋa meŋ su nu ŋmaaraa kyɛ ka a kaŋa meŋ eŋ nimikyaani ka kūū biŋ ba nimitɔɔreŋ a waa pelaa lɛkyɛ ka a dakogri kpɛ be a poɔ.

Dɔba bayi ai dɔɔ ne pɔge la are die poɔ ka a dɔɔ vuune fii kyɛ ka tepuure be ba nimitɔɔreŋ a tepuure mine be la boma poɔ ka ba biŋ kyɛ ka a mine meŋ be a ba puoriŋ a dɔgle boma zu poɔ.

Diekpoŋ poɔ la ka noba gbi kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ ba gbɛɛ zu poɔ ka ba mine hɔgle zupile kyɛ ka vuunee nyige a be poɔ meŋ.

Bibiiri la are tepuuri weɛ poɔ a pɛgle boma ka kaŋa su kparenubaaloŋvoe ka kaŋa meŋ su kparenuŋmaara kaa tepuuri gɔlle ba zaa kyɛ ka kaŋa meŋ are su bonsɔglɔ ka ba pɛgle kobilpelaa ba nu poɔ.

Bibiiri ne nembɛrɛ la zeŋ dakogro zu ka deɛ deɛ boma biŋ a ba sensogleŋ ka a biiri mine gaa de a deɛ deɛ boma a zeŋ deɛnɛ dakogro ane tabolo ane bonduorii la a biŋ a ba sensogleŋ.

Bibiiri bata are ka dɔɔ zeŋ poɔ ba poɔ ka table biŋ a nimitɔɔreŋ ka boma dɔgle a table zu kyɛ ka magdabil tɔɛtɔɛ meŋ be a boma poɔŋ ka ba biŋ mare vuu a ba puori sɛŋ.

Pɔgbɔ gyamaa la. Ka kanga pɛgle yelyel boŋ o nu poʊ yele ne yelɛ. Kyɛ ka ba mene meŋ a pɛgle bon piɛle a zeg kaa do. Kyɛ ka ba mene vogle zupul zie kyɛ su kparo nu wogre

Die poɔ ka tevaare be a die poɔ yaga lɛ kyɛ ka ba de boma a dɔgle dɔgle a die boma zu kyɛ ka kuri meelɛ meŋ a biŋ a pɛ waa wogre lɛ.

Pɔgeba ne dɔba la zeŋ dakogiro zu a lere ba nuure kyɛ ka ba mine meŋ seɛ ka ba yɛrɛ lebie ba bɔgoŋ kyɛ leŋ pɛmɛ meŋ ba zureŋ meŋ

Biiri la zeŋ kyɛ taa bonsɛgre ka waa sɔglɔ ka dɔɔ are ba nimitɔɔreŋ pɛgle gane kyɛ wulo ba boma a dankyini sɔglaa eŋa ka teere be ba nimitɔɔeŋ kyɛ ka lɔɔre pelaa meŋ gaa te are.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

Peeturo koɔroo zie la, ka pɔge are pɛgele woore o nu poɔ, ka kaŋa meŋ pɛgele woɔ o nuŋ kyɛ ka biiri bata are ba sonsogleŋ ka dɔɔ ka neɛ meŋ zɔŋ moto kyɛ hɔgle kpogli, ka lɔɛ ayi meŋ a biŋ ba lamboe sɛŋ na.

Dɔba la are ka kaŋa a yɛre woɔ kyɛ pɛgle daŋbalpelaa ka bie are kɔge o su kparesɔglaa kyɛ seɛ kurilee ka yipelaa are ba puoriŋ ka tepuure meŋ a are a yipelaa na nimitɔɔreŋ.

Boni la ka noba zeŋ su bompeɛle kyɛ vili ba zu meŋ bompeɛle teɛ puliŋ ka baare ayi a are kɔge ba kyɛ ka ba mine meŋ gaa te are a taa boma ne ba nuuri.

Pɔgebɔ bayi la seɛrɛ ka ba seɛ wagyere kyɛ la pɛn ba zu poɔ kyɛ yɛre lɛbie a eŋ mine meŋ ba nuuri poɔ ka ba mine meŋ do te ziŋ dakogro zu a leɛ ba puori kyaare yipilaa kyɛ su kaaya peɛle meŋ kyɛ vɔgle zupile.

Daare die poʊ la ka bibiire zeŋ. Kyɛ ka dɔɔ are. Kaa bie kanga zeg o nu ka a dɔɔ meŋ teɛ o nu. Kyɛ kaa daare mene a saaŋ ka ba de tɛnɛ fuo eŋ. Kyɛ ka a biire zeŋ a pɛ taa

Zier bon kuɔre zie la. Ka pogeba bayi are kɔge taa kyɛ vogle zupul sɔglɔ ba zu poʊ. Ka kanga fɛr wagye o lomboreŋ kyɛ ka ba biŋ tewom teɛteɛ Kaa dogle boma zu.

Kpuŋ la are waa wogi lɛ ka wiripeɛlle meŋ ayi a are pɛ taa ka a bontagraa waa pelaa lɛ be a wie puoriŋ kyɛ ka a zie sazu waa vaare.

Pɔge la zeŋ wiri bontagraa zu su kparezeɛ kyɛ seɛ kuripelaa a enfuoni poɔ k,a wiri meŋ e wiripɔlee k,o tagra kyɛ ka enfuoni kyɛ ka tepuuri be a wiri bontagraa nimitɔɔre o puori seŋ kyɛ ka ba sɛge sɛgre mare yiri dankyini kaŋa eŋɛ a enfuoni poɔ.

Lɔɛ la ŋmɛ taa ka vūūkpini lɔzeɛ are kɔge ka teere are a lombori sɛŋ kyɛ ka dɔbɔ ŋmaa gyili are kɔge a lɔɔre kyɛ ka dɔbɔ are kɔge a lɔɔre a seɛ kurigbɛwogri ka ba mine seɛ zupile kyɛ ka ba mine meŋ ba vɔgle.

Biiri pie la zeŋ lantaa kyɛ de ba nuuri ti tebol ka ba su kpare nuwogri kaŋa su bonsɔglaa ka kaŋa meŋ su k'o e bompelaa kyɛ toɔtoɔ.

Noba la su kaayɛ sɔgelɔ a are ka bogi be a ba puoriŋ ka boma pɔge kyɛ ka tewogi meŋ are ba puori sɛŋ ka ba mine meŋ are mɔmaara zu poɔ

Pɔg gyamaa la are. Ka ba leŋ zutare ba zu poʊ. Ka gbor biŋ ba lombore sɛŋ na. Kyɛ ka zumo be boŋ eŋe a biŋ. Ka dɔɔ meŋ are su kparo pulaa kyɛ k'o taa vaare kala vaare waaluŋ

Daa kaŋa poɔ la ka noba a zeŋ dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka tebolo biŋ ba nimitɔɔreŋ ka boma dɔgle a tabole zu kyɛ ka kaŋ iri are ka kaŋa zeŋ kyɛ su bonzɔlɔ.

Pɔgɔ ne dɔbɔ la ka a pɔgebɔ gbi kyɛ ka a dɔbɔba mine are ba puori sɛŋ a su yaayie ka a pɔge mine meŋ a zuuni kyɛ ka ba leɛ ba puori a kyaare yipelaa kaŋa.

Dɔba ne pɔgeba la ka dɔba bayi ire are kyɛ ka ba mine ziŋ a dakogro zu kaa dakogro mine e boŋ dɔre kyɛ kaa karetaare dɔgle a tabol zu poɔ.

Moɔdie poɔ la ka pɔge are pɛgle boma ne o nu laabilpelaa poɔ ka ba bayi meŋ gaa te are puori sɛŋ a su bompeɛle kyɛ ka tebol biŋ ka boma dɔgle a tebol zu poɔ.

Biiri banuu la ka kaŋa iri vuuni kyɛ ka kaŋa zeŋ ka kyɛlee na meŋ zeŋ kyɛ ka ba ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka ba leɛ ba puori kyaare mooredie.

Dɔba bata la are a kɔge koɔ a pɛgle boma ka kaŋa vɔgle zupili kyɛ ka bayi su kparenubilii ka teere ane moore are a ba puori sɛŋ kyɛ ka koɔ yɔ gaŋ gaŋ a sori poɔ.

Pɔɔbɔ neŋ dɔbɔ la be die poɔ kaa pɔɔ kaŋ su kparelee eŋ o nyaa poɔ kyɛ gyire a pɛne kaŋa ka kaŋa meŋ a leŋ zutaraa kyɛ ka ba pɛɛle bomma ba nuure poɔ.

Dɔbɔ yaga la zeŋ ka ba mine tēɛ ba nuuri ka a do saa ka walansi pare tabol zu ka hbama pare a tabol zu ka ba mine yuo ba noɔre kyɛ su kparre sɔglɔ ka kparre peɛle ne a kparre sɔglɔ poɔ.

Dɔba ne pɔgeba la zeŋ dakogro zu ka table biŋ a ba sogaŋ ka vaare meŋ be a ba lombore sɛŋ kyɛ ka teere ane tepuuri meŋ yi te are a yeŋ poɔŋ kyɛ ka ba de boma yagle a ba zeŋ zie zu sogaŋ.

pɔgebɔ la are goɔ seɛrɛ kyɛ leŋ zutare peɛle ka kaŋa de wagyɛ pelaa yagle o kɔkɔreŋ kyɛ ka ba mine meŋ gaa are a ba puori sɛŋ meŋ seɛrɛ kyɛ ka ba mine meŋ a zeŋ.

Dɔba ne pɔgeba la ziŋ tɛɛtɛɛ ka tabol biŋ ba zaa sɔŋsɔgliŋsɔgɔ kyɛ ka gama ane karetaare meŋ biŋ a ba sɔŋsɔgliŋ kaa dakogro mine beŋ gaa te biŋ neɛ zaa ba a zu.

Dɔba banaare la dɔba bata la zeŋ ŋmeɛrɛ gaŋgaare ne ba nuure ka a gaŋgaare mine meŋ naŋ biŋ kyɛ ka a pɔgeba bayi are su kpareyitaare ka ba mine meŋ are ba puoriŋ ka ba ŋmɛre ba nuure kyɛ ka a yiri are ba puori sɛŋ.

Noba la kyɛnɛ kyɛ taa ba katawebɛrɛ bonsɔglaa ne bonzeɛ kyɛ gyiri wagyɛ sɔglɔ ane wagyɛ zeere meŋ ka ba mine be a puoriŋ a tuo gaŋgabɛrɛ ka ba de pɛnzeɛ a vili kuɛ ka teere are ba puori sɛŋ.

Dɔba ne pɔgeba la are lantaa ka gama biŋ ba nimitɔɔreŋ yaga lɛ ka bɔl meŋ dɔgele a gama zu kyɛ ka ba mine meŋ su bompeɛle kyɛ pɛgele a gama mime ka tie are ba puoriŋ a yiri meŋ haa are ba mine meŋ puoriŋ

Deri la gɔlle a zie ka lɔdoɔ be a soreŋ kyɛ ka a lɔɔre tuo boma a zu sogaŋ ka noba meŋ do zeŋ paale poɔ ka ba mine pɛgle gaalo doɔre.

Pɔgeba la are a su kparenu ŋmaara kyɛ yɛre bonpeɛlle ba nimitɔɔreŋ ka ba puori leɛ kyaare takoe ka ba eŋ kyaane ka teɛ are a takoro puoriŋ kyɛ ka tepuuri be a ba nimitɔɔre a biŋ.

Patisasɔglɔ la ka na leŋ noba puoriŋ ka ba mine seɛrɛ kyɛ leŋ boŋpeɛle ba nu poɔ ka ba mine meŋ ziŋ banaŋ naŋ seɛre puoriŋ ka gyile a bebe ka gaŋgaare meŋ bebe ka na ŋmeɛrɛ.

Yie la gaa are tɔɔre ka noba be a be ka lɔ peɛle meŋ ayi a are kɔge ba kyɛ ka bamine meŋ bayɔpoe a nyɔge kūūdaga a biŋ teŋɛ soga kyɛ su bonyaayiri.

Lɔɛ la zoro gɔllɔ ka a waa bilii lɛ lɔɛ zeere ane lɔdoɔ ane lɔvaare tɔgraa kyɛ ka dɔba banaare do be bonne zu kyɛ kaara.

Pɔgebɔ bata la are a su boma kaa yi taa ka bayi are nyɔge bon are ne kyɛ ka boyeni a te bon ka kuruu gaŋ ba sɔgsɔgliŋ waa wogi lɛ kyɛ la na sɛl boma kaa tɔgtɔg gyamaa lɛ.

Pɔgeba la are ɔnnɔ kõɔ, ka kɔŋ-ɔŋ lɔre kaŋa meŋ, are ba lamboriŋ, ka kaŋa pɛgele a kɔŋ-ɔŋ bone kyɛ ka laabɛrɛ ane a kɔŋ-ɔŋ boma meŋ a biŋ. Ka bog-kpoŋ kaŋa meŋ wɛre, a ba nimitɔɔre ane ba lambori sɛŋ.

Noba la kyɛnɛ ka bamine su bonsɔgelɔ bamine su bompeɛle kyɛ hɔɔle zupili sɔgelɔ ne zupili peɛle meŋ kyɛ su kpare nu-wogiri ka kuree poolori ba ba gɔɔ ne ba duluŋ sɛŋ kyɛ ka yie meŋ are waa wogiri kyɛ e peɛle.

Pɔgeba la ka ba mine su bonzeere k,a dɔba meŋ su boma kaa taa vaare waaloŋ kyɛ ka bayi meŋ su bompeɛle kyɛ k,a dɔɔ seɛ kuriwogisɔglaa ka bondoɔ be a ba nimitɔɔreŋ k,a gaŋ.

Bibiiri banii la be koɔ poɔ ka bayi zeŋ a koɔ poɔ kyɛ ka a ba kyɛlɛɛ na yi wa zeŋ a dondoleŋ kyɛ ka ba de ba nuure tuŋ a koɔ poɔ ka raabare meŋ be a koɔŋ ka teere ane moore be a koɔ koŋkoboŋ.

Pɔgeba la tuo boma kyɛ leŋ zutale ka ba mine tuo ne tɛŋzun ka teere are sori noɔroŋ ka yie meŋ are a sori noɔriŋ kyɛ kaa pɔge kaŋa meŋ yɛre wolee o puoriŋ.

Doe poɔ la kaa zie tokoro waa bile pilaa lɛ ka na de pateesa leŋ ka tepuuri are ka dakograa naare nuu ane tabol biŋ a sɔgsɔgliŋ kyɛ ka ba de eŋfuo kpoŋ a mare a daŋkyin kaŋ eŋaŋ.

Wagyere la a be die poʊ. Wagye teɛteɛ, teɛteɛ. Ka a mene yagle boma zu, ka a mene be fufureŋ, kyɛ ka a mene meŋ a biŋ teŋe soɔ

Wagyere la a biŋ waa gyamaa lɛ. Kaa wagyere mene e duor , kaa mene e ziire, kaa mene meŋ be fufuwuure poʊ. Kyɛ ka ba yagle yagle a mene meŋ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

Sogya dɔɔ la nyɔge neɛ noba a daara kyɛnɛ kyɛ ka kaŋa kono ka kaŋa vɔgle zupil pelaa a kyɛ su kparepelaa ka teere ane poolori are ba puoriŋ ka noba meŋ gaa are a ba puori sɛŋ a erɛ ba meŋ deme.

Dɔɔ la ziŋ die poɔ kaara tiivi kyɛ de o gbɛre kaŋ dɔgle tabol dakogilee zu kyɛ zeŋ a dakogikpoŋ kaŋ naŋ e bonwogi kyɛ ka daare ayi a e peɛle biŋ kɔge o.

Dɔɔ la vuune a tuŋ Wallington boot kyɛ ka ba toore boma ba nuuri poɔ ka ba sɛllɛ teɛ ka teere be a zie kyɛ ka ba mine meŋ vuune ka ba mine meŋ dɔɔ kyɛ ka a bie su kparedoɔ ka a nuuri e wogre kyɛ ka ba de boma toore ba nyɔbobo poɔ.

Dɔba bayi la ka kaŋa gbi ka kaŋa dɔɔ kyɛ ka kuruu biŋ a o na naŋ gbi nimitɔɔreŋ k,o leɛ o puori a tere a zie kaŋa k,a kaŋa naŋ dɔɔ meŋ leŋ bompelaa o zu poɔ kyɛ ka kuruu kaŋa meŋ be a o nimitɔɔreŋ ka lɔre lɔɔpelaa be o puori.

Gyɛmaa la are ka ba de daare teebol biŋ ka kūū daga dɔɔle ka ba yɛre pɛne pɔge kyɛ k'a dɔɔ kaŋa are su bompelaa k'o e wogi kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ pɛgele ŋmane are ne kyɛ ka teere be a ba puoriŋ gɔ.

Pɔgeba ne dɔba la a are kɔge taa k,a pɔgeba mine de kataweere kyaare kyɛ ka boma piri ba nyɔbobo poɔ ka silindari meŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ ka baageɛ ane kpogli meŋ dɔgle a silindari zu poɔ.

Pɔgebɔ ne bibiiri la ziŋ sori noɔriŋ kaa pɔgebɔ mine leŋ zutare kyɛ ka kɔŋ nyɔboma meŋ biŋ ba lamboriŋ ka motore ne lɔɛ meŋ be a sori zu zoro kyɛ kaa noba mine meŋ kyɛnɛ a sori zu.

'Noba la noba bayopoi ka bayi su bonzeere kyɛ ka a toɔ peɛle ka boŋyeni su bondoɔre kyɛ ka a kuree e sɔglaa ka ba mine meŋ taa bɔle k'o e pelaa ka ba leɛ zoro yire a kõɔ poɔ kyɛ ka teere be a kõɔ noɔre.

Kariŋ die poʊ la ka kariŋ biire zeŋ dakogro zu kyɛ ka tabule meŋ biŋ ba nimitooreŋ. Ka nasapoge meŋ zeŋ pule ba poʊ kyɛ su kpar nu wogre. Ka ba mare karataare dankyeme eŋe. Kyɛ ka a noba mene meŋ gaa te are a dindore sɛŋ ne

Dɔbɔ la be yiri kaŋa seɛ ka polisiri meŋ be a be kyɛ hɔɔle kpogili ka dɔɔ kaŋ zoro k'a polisi dɔɔ kaŋ nyɔge a dɔɔ na naŋ zoro k'o su kpare nu-bilii kyɛ seɛ kuri gbɛ-ŋmaara.

Poresire la are ka ba mine vɔgle zupile kyɛ ba mine ba vɔgle zupile a poresi dɔɔ kaŋ nyɔge nempelaa nuure poɔ ka o eŋ nimikyaanaa kyɛ su sɔglaa ka a nuure e wogre.

Neŋgyɛmaa la, ka lɔɛ bebe, lɔ-peɛle, lɔ-sɔgelɔ ane lɔ-doɔre k'a e gyɛmaa lɛ ka kuree poolori meŋ a are ane vūū poolori ka vūū waayare bebe, ka yie meŋ are waa gyɛmaa lɛ.

pɔge la are a meelɛ zie kyɛ tɔɔre bonzeɛre o nu poɔ a su kpare nuwogiri bonpelaa, kyɛ seɛ kur wogi kaa dɔɔ zeŋ dakogi pelaa kaŋa zu kyɛ leri o gbɛɛ a kyɛ seɛ kur sɔglaa kyɛ kaa boma mine meŋ biŋ a teŋɛ soga

Gbori la kpɛ be kõɔ poɔ ka noba kpɛ zeŋ waa yaga lɛ ka bamine zeŋ a gbori pare ka bamine meŋ zeŋ a gbori zusogɔ kyɛ ka ba ba daare ka a waa wogiri lɛ ka ba le mie a eŋ a gbori poɔ ka bamine hɔɔle zupile kyɛ ka bamine meŋ ba hɔɔle zupile.

Moɔ poɔ la ka nyuwogre ane mɔkuoni bebe ka teere are ka taŋne be a be ka lɔre a be a moɔ poɔ ka noba saa a zu sogaŋ kyɛ ka bonne kyaare pɔge ba ka ba mine meŋ be a lɔre poɔ.

Dɔba la su boŋ sɔglɔ ane boŋpeɛle ka tabol biŋ ba sɔŋsɔgliŋ kyɛ ka ba mine a pire nyaboge woore ka bamine meŋ eŋ nimikyaani kyɛ ka ba leɛ ba puori a kyaare zie doɔ kaŋa.

Doɔ ne bibiire la zeŋ dakoge zu ka tabul be ba susugleŋ. Ka laa bilter ane boma dogle a tabul zu. Kaa bie kanga suuro a doɔ a bondire mene. Kyɛ kaa doɔ eŋ nimikyaane.

Noba la zeŋ die poɔ dakogipeɛle dakogisɔglɔ zu ka tabolpelaa meŋ biŋ waa wogi lɛ ka pɔge zeŋ su kparepelaa kyɛ taa sɛgedalee a zeŋ ne kyɛ ka a pɔge kaŋa meŋ leŋ zutaraa o zu poɔ.

Dɔbɔ la are ka ba mine zeŋ dakogri zu kyɛ ka ba mine meŋ ti kuree a ŋmaara ka kaŋa de nimikyaani bɛrɛ eŋ o gbrlaa poɔ kyɛ ka a zie waa doɔ k'o kyɛlee meŋ waa sɔglaa.

Pɔgeba ŋmeɛrɛ nu bɔl ka a kaŋa taa a bɔl eŋ o nu poɔ kyɛ pili nyobogi woɔ o nyobogriŋ kyɛ ka ba su a boma tɛɛtɛɛ ka ba leɛ ba puori a tere yipelaa kaŋa.

Sogya la are noba sonsooleŋ ka ba gyɛmaa zeŋ teɛ puliŋ ka bamine su kpare dɔre ka bamine su kpare zeere ka bamine meŋ su kpare peɛle kyɛ k'a nuuri e wogiri ka bamine deme nuuri e ŋmaara ka ba leɛ ba puori a teere a yie.

Dɔɔ la zɔɔ motor leŋ boma a motor eŋɛ zaa kyɛ vɔgle kpogle ka a motor taa zie ne peɛlle ka lɔsɔglaa be a motor puoriŋ kyɛ ka a lɔɛ mine meŋ tɔŋ tutaa a o lombore sɛŋ na.

Nasa pɔge la are pɛgle yelyel bon o nu kyɛ ka na mine meŋ a ziŋ teŋɛ a ziŋ dakogro zu a die poɔ ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine meŋ su kpare peɛle kaa kaŋa ire are kyɛ ka kaŋa meŋ pɛgle karataa.

Dɔba ne pɔgeba la ziŋ dakogro zu kaa dakogro mine meŋ naŋ kpaa gaŋ kyɛ ka ba kaara tiivi ka enfuomo be a tiivi poɔ ka dɔɔ ne pɔge nyɔge taa a tiivi poɔ kyɛ ka bibiiri meŋ ziŋ ba puori sɛŋ.

Die poɔ la ka dakogi a biŋ ka tibilii a biŋ kyɛ ka tabol a biŋ ka boma dɔgeli a tabol zu kyɛ ka kaŋa meŋ biŋ a dakogi puoriŋ ka boma dɔgeli O meŋ zu

Dɔba la are ka ba mine su bonpeɛlle yoŋ kyɛ are pile zu ka ba mine meŋ su bondɔre kyɛ ka a die poɔ meŋ waa pelaa lɛ kyɛ ka ba biŋ bonne ba nimitɔɔre a kaara.

Dɔbɔ ne pɔgeba nae bibiiri la zeŋ kyɛ ka ba mine meŋ gaa kyɛnɛ waana ka tebol biŋ ba nimitɔɔreŋ ka bondirii dɔgle a tebol zu kyɛ ka tepoore meŋ are gerene ka ba de boma a maale ne die ka o are a ba lombori zɛŋ.

Gyamaa la ka ba mine vɔgle zupilipeɛle ka ba mine meŋ zege boma ka a do kyɛ ka ba su kaaya tɛɛtɛɛ ka ba leɛ ba puori kyaare yipelaa kyɛ ka teere meŋ are a ba lombori sɛŋ teere ayi.

Bonpoɔ la ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ zeŋ ka ba mine bayoɔbo a zeŋ dokoge sɔglaa zu kyɛ su ba boma kaa yi taa kyɛ ka ba de enfuone a mare ba zusugɔŋ ka ba mine meŋ zeŋ a su bonsɔglɔ kaa meŋ yitaa.

Kõɔ poɔ la ka dɔbɔ ne pɔgebɔ bebe ne bibiiri ka ba mine yagle ba boma bare kyɛ ka ba mine meŋ a su ba boma ka ba be a kõɔ poɔ ka a kõɔ gaŋ waa gyamaa lɛ kyɛ waa pelaa.

Biiri la zeŋ teŋɛ soga bonne zu ka bayi bonpeɛlle kyɛ ka pɔgeba meŋ are su bonsɔglɔ ka kaŋa meŋ zeŋ a guolle o gbɛɛ kyɛ eŋ nimikyaane kyɛ ka dakogre ane tabola a biŋ a die poɔ.

Lɔɔre la be die poɔ kyɛ ka noba zeŋ a taa eŋfuoni bondere ka vuu nyige ka a zie pɛlle kyɛ ka a ziiri mine waa lige lɛ ka ba kaara tv kyɛ ka patisare leŋ kyɛ ka a mine meŋ waa sɔglɔ.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

Die poɔ la ka pɔgeba zeŋ, kaa die poɔ waa pelaa lɛ ka tabol biŋ ba nimitɔreŋ ka boma pare pare a tabol zu kyɛ ka kaŋa teɛ a boma mine meŋ

Biiri bayɔpoi la seɛ kuri bilii boŋsɔglɔ kyɛ ka ba su kpare ka ba are koɔ poɔ a be taa zuree poɔ te do yaga lɛ.

Dɔbɔ la do te are kuruu lɔɔre zu ka a malfa teɛ kyaare sazu ka ba zɛge ba nuuri ne boma ka a do kyɛ ka kaŋa a su kpare zupili kyɛ k'o taa nuwogri.

Pɔge ne bie la zeŋ sɛlɛ te poore ka a pɔge vɔgle zupili kyɛ ka ba de boma tɔɔre ba nuuri poɔ ka a tepoore be a ba niŋeŋ kyɛ ka a bie pɛgle hama kyɛ ka a tepoore mine be ba puoriŋ ne teere kyɛ ka sabɔl ane rɔbare be ba puoriŋ meŋ.

Die poɔ la kaa die waa pilaa lɛ kaa boŋganaa biŋ a meŋ waa pilaa lɛ kyɛ ka ba de eŋfuomo mare a die eŋɛ zaa poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ a tiile a e kyaanaa.

Naasaalaa gboe la be a kõɔ poɔ k'a kõɔ gaŋ kyɛ ka tanne be a zie ka yie meŋ gaŋ gɔlle a zie zaa kpɛlɛm ka a mine e yizeere ka a mine meŋ e yidɔre kyɛ ka a mine meŋ e yipeɛle.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

Lɔɛ kãã koɔroo zie la k,a lɔɛ be be poɔ kyɛ ka ba sɛge sɛgre mare a lɔɛ kãã koɔroo zie teɛ kaŋa meŋ are la a kãã lɔɛ kãã koɔroo zie puoriŋ ka yipelaa kaŋa meŋ are kɔge a teɛ na.

Die poɔ la ka noba zeŋ dakogiro zu kyɛ kaa dakogiro mine biŋ nimitɔɔre waa sɔgelɔ ka taabol wogiri meŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ ka neɛ yi te are ba nimitɔɔreŋ a su kparre wogiri kyɛ seɛ toraaza wogi kurigbɛwogiri ka dakogiro ne taabol meŋ biŋ o nimitɔɔre

Lɔwogri la are ata kanoba are kɔge a k,a be bone puliŋ ka kuree a ba ba a be kyɛ ka yie ane setɔɔrɛɛ meŋ are a boma puori seŋ na kyɛ ka a boma mine meŋ ka noba kpɛ be a poɔŋ.

Yie la are a waa gyɛmaa lɛ yipeɛlle yisɔglɔ ane yizeere ka koɔ be a yie nimitɔɔreŋ a gaŋ kyɛ ka taŋa meŋ gaa te gaŋ a yie nimitɔɔreŋ ka ba pilli a mine meŋ kyɛnsi zeere ane kyɛnsi peɛlle

Sogyɛre la are banaare ka ba de kuripeɛlle a gare a zie kyɛ ka noba a yi te are a puori sɛŋ ka teere ane kuree a ba ka waayɛre be a kuree poɔ kyɛ ka ba mine vɔgle zupil peɛlle ba mine zupil sɔglɔ.

Daa poɔ la ka ba biŋ kommie gyenlee zumo ane samaani zaa kpɛlem a koɔrɔ ka kataweɛ meŋ a biŋ ka noba zeŋ a kataweɛ poɔ kyɛ ka ba koɔrɔ a mine meŋ a te kpɛ ziligeŋ kaŋa poɔ.

Pɔgeba la zeŋ kyɛ leŋ zutare ka ba de bompeɛle a pɔge ba nimie kyɛ ka ba taa wɔsɔglɔ ka ba puori ne ba lombobo ne ba nimitɔɔre zaa waa pelaa lɛ kyɛ ka ba eŋ tasseis a zie teŋɛ soga.

Bibiiri ne niŋbɛrɛ la are yaakpolo zie kyɛ ka ba leɛ ba puori ko teere ka ba de pɛmɛ a dɔgle a yaakpolo zu kyɛ ka bamine meŋ vɔgle zupile kyɛ su kaaya peɛle.

Lɛbie la ka ba yagle kaa e lɛ biitɛɛtɛɛ ka neɛ ziŋ leɛ o puori kyaare a lɛbie kyɛ leŋ zutalaa kyɛ su kparoŋ.

Dɔɔ la zeŋ a taa libie ne o nu kyɛ su kparepelaa ka foomo taŋgaremie a biŋ o puliŋ ka teɛ meŋ are kɔge o kyɛ ka dɔɔ meŋ zeŋ a kɔge a soba ka motor gyelle biŋ a ba puori sɛŋ.

…ne dɔɔ nee bibiiri ra sɛllɛ tepuuri. Ka ba tore boma ba nuuri poɔ zaa kyɛ su boŋwogiri kyɛ seɛ kuri gbɛwogiri meŋ kyɛ leɛ ba puori a ko a tepuuri mine meŋ.

Dɔbɔ pie la are. Ka ba mene vogle zupul piɛle. Ka a dɔbɔ mene bata kpe te are kyɛ ka ba de boma mile gɔl ba. Ka daare gɛre ba nimitoore kyɛ ka kure meŋ be a ba nimitooreŋ. Kaa dɔbɔ mene meŋ yi te are a yeŋe seŋ kyɛ te a boma are neŋ

Biiri banii la are ba ba su kpare kyɛ ka kaŋa pɛgle bie ka kaŋa meŋ pɛgle mobaalifon ka na leɛ ba puori a kyaare daare die ka teere gaa te are ka boɔ be a teere sɛŋ na.

Pɔgeba la be baa poɔ ka kaayaa be a koɔŋ ka ba mine vuune ka ba mine are kyɛ ka a kaŋa meŋ leɛ gaŋe a koɔ poɔ ka moore buli a koɔ poɔ kyɛ ka ba yaara a boma yire a koɔ.

Koɔ la gaŋ laare a zie ka dɔɔ mare bie o puoriŋ kyɛ su kpare nu wogre ka lɔ pilaa ne lɔ sɔglaa meŋ be a koɔ poɔ ka yiri meŋ be a koɔ poɔ ka teɛ are a koɔŋ.

zu la a kyine te bare ka puli pɛle baa ka boma lag mare a puli eŋ feŋere kyɛ kaa ta boŋ zeɛra ane boŋ sõɔloŋ ane boŋ duore.

Yie la gaa are waa gyamaa ka teere meŋ are waa gyamaa ka poolori meŋ are ka vūūmie a be a poolori eŋɛ kyɛ ka ba mine tuo koɔ a gɛrɛ ka ba mine meŋ bayi a tuoro a waana ka kaŋa hɔgle zupili.

Pɔgeba gyamaa la ka ba mine a leŋ pɛmɛ ba zu poɔ kyɛ ka mine meŋ mare biiri ka ba are maaroŋ poɔ kyɛ ka ba mine meŋ su bone tɛɛtɛɛ ka ba mine meŋ su k,a yitaa.

Bibiire ne pɔgɔba la zeŋ. Ka bibiire mene leŋ zutare ba zu poʊ. Ba mene meŋ ba leŋ. Ka ba mene zeŋ dakoore zu. Kyɛ ka ba mene meŋ are. Ka die lombɔre kanga waa duor kyɛ ka a seɛ meŋ waa waa sɔglaa.

Tɛŋ ɔŋ lɔɔre la are boma ayi bonzeere ka kuree lɔɔre meŋ are ayi a waa doɔre a ɔŋnɔ tɛnɛɛ eŋnɛ tɛŋɔŋ lɔɛ poɔ kyɛ ka a sensogleŋ ka bogizuluŋ kaŋa be a be poɔ.

Kuruu lɔlee la are taa gbɛɛ anaare ka waa meeelɛ lɛ ka dɔba bayoɔbo are a o nimitɔɔreŋ ka kaŋa teɛ o seɛ kyɛ ka kaŋa meŋ kparenuwogre bonpelaa a tuŋ o nuure eŋ o kɔrɔ poɔ kyɛ ka moore be a lombore kaŋaŋ

Pɔgeba bata la zeŋ ka ba zaa le zutare a pɛgrɛ boma kõɔ poɔ ka ba pɛge a mine eŋ ɔraba sɔglɔ poɔ kyɛ ka a mine meŋ naŋ biŋ gɔleŋ ka ba leɛ ba puori a tere a yiri.

Daa poɔ la ka dɔba ne pɔgeba zaa bebe ka ba eŋ a boma mine kuri bondaaraa poɔ kyɛ ka a boma be ba puori ne ba nimitɔɔɔre sɛŋ ka kurepeɛlle a be a ba zu sogaŋ kyɛ ka a boma mine meŋ be a fufuwoore poɔ.

Dɔbo la are waa gyamaa lɛ a de pɔgeba meŋ bayi kaa pɔge kaŋ su boŋsɔglaa ka kaŋa meŋ su boŋ pilaa kyɔ ko e nu wogri ka kuruu biŋ ba sɔgsɔgliŋ ka ba zaa te a kuruu are ne.

Daa poɔ la ka a tokori meŋ sãã velaa kyɛ ka noba zeŋ dakogi zu ka kaŋ are kyɛ su kpare nu-wogi, k'a dɔɔ kaŋa meŋ su kpare sɔgelaa kyɛ k'o e nu-wogiri.

Die poɔ la ka dɔba ne pɔgeba zeŋ dakogro zu kyɛ ka noba bayoɔ meŋ a iri are ka tiivi ayi mare a dankyime enne kyɛ ka ba sɛge sɛgre meŋ mare a ba puoriŋ.

Boŋ gyamaa la be kõɔ poɔ sitɔɔre meŋ waa gyamaa lɛ a gboe puoriŋ ka yie gaa are yaga lɛ ka tekwogi kaŋa are a yiri kaŋa puoriŋ kyɛ ka teere meŋ gaa te are tobo lɛ

Dɔba ne pɔgeba la be dikpoŋ poɔ kaa neɛ kaŋa ziŋ su boŋ peɛle kyɛ de a wagyɛ pilaa kaŋa a vɔgle pɔg o zu ka boma biŋ a ba nimitɔɔriŋ kyɛ ka ba de patiisa dɔre a leŋ a tokoe enne kyɛ kaa die diŋdɔnɔre waa peɛle lɛ.

Pɔge ne bibiiri la ziŋ ka a pɔge mine leŋ zu tari ba zu poɔ ka ba biŋ a laabilee a ŋmaa a bondirii eŋ a laa bilee zaa kpɛlɛŋ poɔ a ka ba mine zɛŋ kyɛ ka a mine meŋ deme naŋ biŋ.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

Sogyare banuu la ka bayi dɔɔ kyɛ ka bayi meŋ dɔɔ dendeŋ ka boŋyeni a gaŋ ka kaŋa leɛ o puori kyaare yiri kyɛ ka teere be a zie.

Nansaaleba la a be die poɔ ane nasakɔntonlee k'o waa pelaa kyɛ ka a nuuri waa nyanyarema lɛ tiivi biŋ a ba lombori sɛŋ kyɛ ka o eŋ bonsɔglɔ a o zu eŋaŋ.